Inini ndoona chiri chiro chakanaka kuti mabandiko eshe akabatana anoona ngezveutano pashi rineri opota eitibhuirawo zveutsanana eihambisa eitshaya bembera hapana patingamboita matambudziko ngekuti antu amweni anotadza kuzvichengetedza maererano neutano ngekuti anenge eibhuirwa nguwa nenguwa .

Zvirwere zvimweni zvinosise kuchaiwe mabembera kuitire kuti zvizikanwe anhu asasvosvwa asi aite kuuya ega kuzvibhehleya zvakasiyanasiyana kuti apote eiponese mwiri yawo ega pasine kuti arumbirirwa kana kuti atyityidzirwa ngenyika ini ndinoona chiri chiro chakanaka ngekuti utano hwemunhu hwakamukoshera iyena pachake tisingatarisi zvenyika pakuzara kwayo.

Antu ayani anoite mukuba wekurapa antu asine kuzvidziirira eiti ane hunyanzvi hwakati kurei munyaya dzekurapa zvakashata zvirozvo ngekuti zvimweni zvirwere hazvitarisi unyanzvi asi zvinotarise pakavhurika panofemeka ndipo zvotopinda antu amweni otokuwara.

Zvirwere zvimweni zvinode kukasirira ngekuti muhambire wazvo unokasira muwantu, saka audi makomboti asi unode kuti muntu akure eirye makomboti kana kuti akure ane utano hwakati ngwizirei, kana eyitamba nezvibhedhleya.

Apana chakashta pakuti mabandiko eshe anoona ngezveutano achaye bembera maererano ngezveutano, maererano nezveurwere hwarura oro hwanesa kuti antu aziye uye abengenuke mifungo yavo kuti zviinyi zviri kuitika mazuwa ano.

Pane zvirwere zvinouraya zvisina zera zvingabve kuana adodori kusvika kune ana akura muntu weshe zvirwere zvakadaro zvinofanira kubuda zveichaiwa bembera uye teiona kuti azvisiwo kupinda mwatiri ere ngekuti tingapera kufa muzera weshe.

Ana echikora anofana kupota eichairwawo bembera maererano neutano hwawo kuitire kuti aziye chakanakire utano hwawo ngekuti ndiwo antu amweni achona anenge akubva zera, saka akasabhuirwe zvakanakira utano hwawo anorashika.

Hapana chiro chakashata kuti bembera rirambe reichaiva kuti antu ngekuri kwaangaona kwekurapwa, kana kwaangaona zvibhedhlera. Ibasa iroro reantu ari mubandiko rezveutano kuti obhuira sei antu kuti oone pari pekurapwa.

Anhu eshe arikusangana nematambudziko maererano nezveutano anofanira kupotao eipuwawo nzvimbo kana kuti ndau imwe zvayo ingaiswe ngehurumende yekuti anhu pachipoka chipoka apote eienda korapwa.

Ndau dzeshe dzinopota dzeifundisana antu maererano nezveutano dzinofanire kunge dziri ndauzve dzinoabhuyira kuti ngekuri kunonekwa utano hwachona. Ngatimboti isusu tabhuya kuti kune chirwere charura, asizve tinofanirazve kubhuya kuti chinorapwe kuri, uye unochiona ngei kuti chamweuri. Handiti ndokuti tibatsirane zvakanaka? Zvikasadaro hakuna kwatinenge teienda.

Apana chiro chakanaka sekumwa mvura yakachena ngekuti ndiyo inoite kuti titize matambudziko akawanda neurwere hwakati kurei ngekutinge zvimweni zvirwere zvinouya kubudikidza ngemvura dzatinomwa dzinenge dzisina kudziirirwa

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti zvikora zveshe zvipone zveiongororwa kuti zvine mvura yakachena ere yekuti ana amwe ngekuti ana echikora akashata mvura dzakachena anopedzisira imwe mavhundu zvozosvike pakuti aite matenda akasiyana siyana anonese kurapa.

Hapana chakashata kuti antu apote eyichaya bembera maererano nezviri kuitika muntaraunda ineyi, uyezve kutibhuyira mahambiro ari kuite mashoko eurwere nekurapwa kweantu, neamweni matenda ari kusimuka, neamweni matenda ari kukwanisa kurapika uye kuti zveshe izvozvo zvingaitika sei kuti tibatane pamwepo kuti tibatirane kurwa muzvirwere zvakasiyana-siyana.

Inini ndinogona chiri chiro chakanaka kuti antu anoona ngezveutano apote veikwenenzvere muhambire urikuite matenda munyika munomu kuti ngekuri kwaari kupera maningi, ngekuri kwaari kunyanya kurambe eiwanda uye ngei. Ngekuri kwetingatarisire kuti kunode rubetsero. Zvinoite kuti mitombo yedu yeshe yatasarirwa nayo munyika munomu ipote yeiiswe kuvanhu vanoda kubetserwa.

Muntu weshe weshe paunogara ngaaziye kuti pane mvura yakachena. Ngekuti amweni achona anombaazorwara ngekuda kwemvura dzanomwa. Anomwa mvura dzakagara dzakasvipa. Dzimweni dzinomwiwa ngen'ombe. Dzimweni dzinofahairira mumarwizi umo dzisina kumbaache

Pamweni pachona zviro zvakanaka kuti antu tigare tei ziya kuti ngekuri kwatino wana fundo maererano ne utano ngekuti amweni achona atori ma bandiko eutano ano todawo kurambe eyi funda maererano ne utano ku itira kuti arambe eyi ziya.

Chiro chimweni chandinoona chakakosha muutano wevantu imvura yakachena ndochiro ichocho chakonzere kuti mumweni mundaraunda musiiwe nezvirwere zvakasiyana siyana kushayiwe mvura yakambaa chena yekuti antu anomwa.

Mabandiko eshe anoona ngezveutano, anofane kupota eimbokwenenzvera maererano nengqondo dzeanthu. Ngekuti pamweni pachona, ngqondo dzeanthu dzinofane kumbounganidzwa pamwe, tomboona kuti anthu anofungeyi, uye matambudziko ari arikukonzere kuti ngqondo dzeanthu dzirambe dzeifa.

Ndxondo dzeantu dzinopote dzeita kungatei dzonyanya kushata ngezvikonzero zvakasiyana-siyana. Ngatimboti amweni antu anenge ane wanano dzakashata, akaroorwe zvisina kunyatse kunaka, amweni ndiwo anorwe mudzimba dzawo, amweni ntamo yakaakurira. Zvirozvo zvinofana kugadziriswa ngeantu anoona ngezve ndxondo dzeantu.

Ndxondo dzemuntu dzinofane kupota dzeyitariswa nguwa ngenguwa, ngekuti ngekuda kwematambudziko ari pashi penyika ineyi, amweni anopedzisira openga, asi antu asingazviziyi, asingaziyi kuti azvina kungotangira pakupenga asi kune kwazvakatangira, kwayide kuti antu apote eyiongororana ndxondo dzawo kuti dziri kudini padoko padoko.

Inini ndinoti chiro chakanaka kutibembera rigare reichaiwa mairirano nenclondo dzeanhu chinhu chakufa mazuwaanaya inclondo sekutamba sekuseka tisinga zviziyi antu mufungiro warikuita dzinga mare mabasa nemawanano awo zvakukonzere kuti nclondo dzeantu dzikasire kufa.

Antu anosise kupote eiungana eimbochairwa mabembera maererano neutano hwawo ngekuti apana chiro chakakosha chekuti muntu unohamba aridehenya risina chiro maererano neutano, matambudziko aanenge akatarisa kusanaga nawo muntuwo akakura.

Ngenyaya yematambudziko ari pashi rezuwa rino iri ndxondo dzeanhu dzaakuite dzeisangana nematambudziko zvekuti pamweni pacho dzinopota dzoofa amweni ozoita zvekupenga amweni ozvisungira nekuda kwekushaye rugare munxlondo saka zviro zvakanaka kuti anhu apotewo eimboonawo anhu anoapepa maererano nendxondo dzawo eiabhuyire zviro zvinyowani.

Ngenyaya yekuwanda kwaite zvibhedhlera zvinoita zveipota zveirangaridza antu magariro, zveichaya bembera kuti antu angagara sei mudzimba kuitira kuti asaramba eive nebopoto. Zvakukonzere kuti antu anofa ngenyaya yekufunga aite ashoma kana anozviuraya.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapa antu, zvingaa zvibhedhleya zvemuma kanyi, kana zvibhedhleya zvemuchiyungu zveshe zvinofanira kunge zviri zvakati hlamburukei, uye zveipa antu pfungwa dzakakwana maererano neutano hwavo, uyezve panenyanzvi dzinoona nezvekukona kurapa.

Nzvimbo dzeshe, nezvibhedhlera zveshe zvinoona ngezvekurapwa kweantu zvingaazviri zvirwere zvakasiyana siyana zvinofana kuvezve zviine dzimweni ndau dzekuti dzikone kuata antu anouya neanorwara, neanode kubara ayani amweni zvee anode kutora nguwa yakareba ari pazvipatara eirapwa.

Inini andioni kana pane chakashata, pakuti nzvimbo dzeshe dzinoita nezveutano dzipote dzeiratidza anhu utsanana chaihwo chaihwo panzvimbo dzawo dzaanoshandira kuitire kuti anhu atsvakewo zvakanaka zvinoitwe kuchingezi uyezve zvingaitwe kweshe kweshe kungadai kune zvipatara aitewo zviro zvakaro.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekurapa dzinofanire kunge dzakahlamburuka, dzeionekwe kuti dzine utsanana. Antu eipote eishandapo eikwadzire-kwadzire nekubvisa zvese zvingadai zvakamira-mira kuitira kuti dzimire semifananidzo kuti shuwa ndozvinofane kuite mizi yeantu.

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzinofanire kupote dziri ndau dzakanaka dzakahlamburuka dzekuti antu anodada kunge aripo. Ngekuti ukadzitarisa unombaaone kuti pane utsanana uyezve antu aripo anogone kupota eipashanda peinaka, ndozvinodiwa muutano izvozvo.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapwa kweantu ngatimboti zvingaa zvibhedhlera zvaantu, zvingava zviri zvehurumende zvinofanirwa kunge zvakashambidzika kutarisa uyezve zvinemitombo yeshe ingadiwa ngeantu kuti arapwe , kuitira kuti imweni anokona kuguma zvatsinza.

Ndau dzeshe dzinoita nezvekurapa antu dzinofanire kunge dziri ndau dzakahlamburuka kudziningira uye dziri ndau dzakanaka dzakagadzirwe zvakanaka, dzine utsanana, ngekuti utsanana hwedu hunofane kubve panzvimbo dzedu dzetinorapirwaa toenda nahwo kumambatso kwedu kuti tiisvikavo teii-tsvaka zveshe, tiita zveshe zvatinenge tabhuyirwaa ngevakoti vedu kuti tiite.

Nzvimbo dzeshe dzinopote dzeirapirwe antu dzi nofane kunge dziri nzvimbo dzakabudirira kuitire kuti antu amwrni anouya aone pekuwata amweni anouya aone mwekuti anorapirwa ari uye zviro zvacho zvinofana zvakati hlamburukei kuite kuti atenda apote eiona utsanana zviaahambire zvakanaka.

Zviro zvakabaanaka kuti antu anoona ngezveutano apote eichaya bembera kune antu eshe akagare mundaraunda kuti zvimweni zvirwere zvoitwa muitirei kuitire kuti muntu weshe akone kurapwa uye ana ngaabairwe nguwa iripo .

Apana chakashata kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano vambosanganawo veiisawo zviga maererano nechiemo chezvibhedhlera zvedu zviri mumakanyi munomu. Zvibhebhedhlera zvinofanira kuva zviri zvibhedhlera zvakadini kuti zvibatewo zviga zvezvibhedhlera zvepasi peshe pezuwa.

Ana achiri kukura ari kuita zveutano anofanira kufundiswa zveshe zveutano onase kuziya kuti shuwa abikika kuitira kuti opinda munyika umu asabarape antu zvisingaiti ngekuti angapedza kuuraya upenyu hweantu saka chiro chakanaka kuti ana eshe aonekwe kuti shuwa ababikika panyaya dzeutano.

Muntu unosise kupota eibhuirwe maererano ngezveutano nguva ngenguva. Ngekuti ndiro chete phirisi rinoite kuti muntu arapike munguva dzichauya nenguva dzichauyazve. Nekuti zvikasadaro utano hwemuntu hunoora tisingazii kuti ndxondo ndodzinenge dzakashata.

Antu anosisa kupota eifundiswa zvakasara maererano nenyaya dzezvehutano ngekuti zvikasadaro antu anobapera nekuti nyika inei yashata yakuda hutano hwakati gwinyei.

Inini andina kumboti zvakashata kuti anhu apote eiverengawo zviro zvaanenge veishandisa ngekuti pamweni pachona unopedzisira wakuwanze mushonga kana kuwuita mudodori wotadze kushanda zvaunodangekuti hauna kuverenga .

Ana echikora anosise kupota echifundiswa maererano ngezveutano hwawo iwona pachawo asati ada kutanga kuzorapa amweni ngekuti vakasadaro rinenge riri bofu rinenge reida kutungamira amweni mapofu azvizotibudiri zvakanaka tinoshaya budiriro munyika.

Antu anosisa kupota eierenga maererano ehutano ngekuti pamweni ehutano anochaya bembera zvitadza kuzosviika munzeve dzawo Saka muntu ngapotewo eifunga zvanga Kona uye kutsvaga mharapadzadzasw dzese.

Inini ndinoone chiri chiro chimweni chiro chakashata chinenge cheibaaitwa ngeantu kuti antu hatichachengetedzi ndaka yemhuka dzatinadzo. Dzimweni dzachona dzinode kubatikirwawo ndisu, asi pamweni pacho hatichapoti teibatikira, asi tinenge teitoiraya ntaka yedu tisingambaazvizii.

Antuwee apana chakashata, kutiwo antu, nemapandiko eshe anoona ngezveutano , nemapazi eshe anomirira utano pasi pezhuwa rineri, opotawo eichaye bembera maererano neutano hweanhu, nekumirira kutizve, mweshe -mweshe mungadai mweirapwa antu, zvirimwo ere zvekurapisa.

Chiro chakabanaka kuti antu agare ayibhuya nezveutano hwavo. Ngekuti amweni anozo bengenutsawo amweni anhu anenge asingatimbozivi ngekuti kutori neanhu mazuvano aya ava kurarama neruzivo rwakati kurei maererano nezveutano asi amweni haana chaanoziya.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapa antu, dzinofana kunge dziri ndau dzakahlamburuka dzekuti antu anoona kuti apo neapo panorapwa zvirwere zvingadai zvakadai dai dai zvingoitika seizvozvo antu anofanisise kupota einyora zvikwangwani zvinoonekwa maererano nezvanoita.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzingande dzakaparurwa ngehurumende. Kana kuti dziri dzeantu anozviraramira dzinofanire kunge dziri ndau dzakachena chekutanga, uyezve dzeibaenda mukushanda kwadzo mwesemwo dzinofanira kunga dzine zviga zviri pashi reshe dzinozvichengetedza.

Ndau dzeshe dzinobuda dzeirapwe antu dzinofanire kunge dzine mhatso dzakambaawanda dzekuti antu apote eirapwa uyezve kuti antu kana aone kuti zvirwere zvatsinza zvarambe zveienderera arambe aripozve ane ndau dzekuwata dzakawanda.

Muntu usati washandise mitombo yechiyungu yakasiyanasiyana tanga wabvunze kunaana chiremba kuti mitombo inoii yakashatirei mumwiri mwangu kuitire kuti kana panezvazoposheka unokasire kuzvigadzirisa uye kuti ngenzira dziri dzandinga shandisa kupedze matambudziko akadaro.

Inini ndinoti dzeshe nzvimbo dzinopota dzeirapwa anhu dzinofana kunge dziri nzvimbo dzakakura, ngekuti pamweni pachona hurumende inenge yatoise pakati kuitira kuti antu akawanda auye korapwa pona apapo, Saka hapafani kuite mbatso shoma dzekuti antu arapirwe nekuti antu achauya akawanda.

Ndau dzeshe dzinopota dzeiita zvekurapa anthu, dzinofanire kunge dziri ndau dzinoziikanwa. Kwete ngekuti pachaiwa bembera, asi kuti pane zvikwangwaniwo zvakanyorwa zvinobhuyawo maererano nezvinoitwa panzvimbopo.

Mazuwa anaya chiro chakabana kuti antu anoona ngezveutano apote eichaye bembera eibhuire ana mumakanyi umu nana mai kuti utano hwawo hwakakosha sei uye ana mai angapota eichengetedza sei utano hweana awo.

nzvimbo zvakaita sedzvinorapa antu akawanda kana kuti nzvimbo zvinorapa antu akawanda dziri pakati nepakati pekuti muntu weshe unouya dzinosisa kunge dzine nzvimbo dzakawanda dzekuti antu apote eimboonerwemo

Zvibhehleya nemweshe muntaraunda makatarwa ngehurumende kuti ndoomunorapirwe antu munofanire kunge meionekwa. Ngatiti isusu hurumende inofane kuise zvikwangwani zvinoratidze kuti ndoonzvimbo dzinorapirwe antu kuitira kuti anhu asarashikwa kana oode rubetsero.

Chiro chakabaanaka kuti nzvimbo dzeshe dzinoite zvekurapa dzinge dzibari motokari dzakawanda dzekuhambisa ngekuti michovha yekutakure atenda ikawanda kunyangwe amweni anorwarire mudzimhatso dzawo anobaitewo zvakanaka nekuti anokasire kusvike kuzvipatara achiri apenyu.

Inini andioni chiri chiro chakashata kuti antu apote eienda kumbootorwe ropa eionekwa kuti upenyu hwavo hwakamira mumirirei uyezve kana pane panoda kugadziriswa maererano nenjere dzavo nekuhamba kwavo kogadziriswa kuitira kuti utano hwavo hurambe hwakati twasa.

Zvipatara zveshe zvinoona zvingaa zvinoona ngezvemabhonzo zvingaa zvinoona ngezvekuvhiiwa kweantu kugadzire makanda nezvakasiyana siyana zvinofanire kunge zvine mhatso dzakawanda dzekushandira uyezve mushonga yakawanda yekushandisa kuita kuti antu arapwe mune zvakanaka.

Ininindinoone chiri chiro chakabaanaka kuti muntu umwe naumwe achengetedzerwe nzvimbo dzake neutano hwake nezvese zvinoenderana neutano hwake panzvimbo yakavanza, ngekuti amweni anotambudzika ngezvirwere zvakasiyana siyana zvisingadiwi kuti zvibudiswe pachena uyezve kuitira kuti zveupenyu hwavo zvisambazi chenene peshe-peshe.

Inini ndinoona senge zviri zviro zvakanaka kuti kana muntu einge apedza kurapwa zviyana ndunda dzake dzinofane kubachengetedzwa padzo dzega pakasiyana nedzeumweni ngekuti umweni aadi kuti zviro zvake zvimbabude pachena zvizikanwe ngeantu eshe.

Antu ngatidarire kuenda kuzvibhedhleya teimboona kuti kunoitwa ngezvei kunyanya antu ayani ane mimba ngatiende tiiovhenekwa. Kana pane patinenge teida kubairwa kuti ana edu aite zvakanaka mundani toenda. Kuitira kuti tisazozvara zviro zvakaita senge kabare zvirema tabare ana ane matambudziko.

Dzese nzvimbo dzinopote dzeitenge zvekurapa antu kana kupa antu mishonga yekuti ararame. Dzinofanire kunge dzine zviro zvakawanda zvekushandisa dzingaa mhatso dzekuti arapwa aramba ane zvirwere zvatsinza ovatapo, uyezve zvekuti antu arapwe ari apapo kusvikira nguva yekuti muntu vakuende kanyi yakwana.

Munzvimbo dzeshe dzinoite ngezvekurapa antu dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakati nhlamburukei chekutanga dzine nyanzvi dzakawanda dzekuti dzishande panzvimbo dzakadaro uyezve dzine zviro zvakawanda zvekushandisa kuti kana anhu akawanda eshe akone kurapwa panguwa shoma inonga yaonekwa.

Inini ndinoone senge zviri zviro zvakanaka kuti antu apotewo eyibatsira antu ayaya anotambudzika muntaraunda, anoite kuti pamweni pachona utano hwawo hunenge hwakakanganiswa kudhara ngeabereki.

Ndau dzeshe dzinopota dzeite kungeswa kana kuti dzeishandisirwa kuchengeterwa makomboti dzinofanira kunge dziri ndau dzinezvikwanisiro zvekuti makomboti echiyungu achengeterwe ngekuti amweni achona anoda munthu munobatondorera.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekupa antu mitombo yechiyungu kana kuti yechiNdau pamweni pachona dzinofane kupota dziri ndau dzakahlamburuka kana dzinonakidze kuningira, dzine utsanana kuti antu azwe chidokwa-dokwa chekuramba eiendeyo, uyezve vave nekutenda kuti tikaendako mishonga yatinoda tinombaiona.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekutengese mitombo dzinofane kunge dzine mitombo yakakwana yekuti anthu ashandise uyezve dzondotsvagurudzo nentharaunda kuti ngeiri mitimbo inonyanye kudiwa mazuwaanaya uyezve mitombo iri iri kunyanya kushandira anthu pamitombo yatinayo.

Antu anopote anofane eiende kuzvibhedhleya zvakakaakomberedza embotorwa ropa ravo nekuone kuti utano hwavo huchakanaka ere, uye zviro zvarikurya zuva ngezuva zviri kuita kuti utano hwavo hurambe hwakaumbika ere. Kana pane matambudziko azviri kukonzera zvogadziriswa kana pane zvuda kugadziriswa.

Anthu anopota eirarama ngeupofu anofanire kubatsirwa ndiana chiremba. Pamweni madziso awo anenge akabarwa akadarona, ngatiape rudo. Amweni achona anenge akasanganawo nazvo mukukura kwawo, ngatiabatsire antu awawo kuti azwewo kudiwa panyika.

Inini ndinofunge kuti anthu asina maziso anoona zvakanaka aya anobada kubatikirwa kuitira kuti azwewo mweya vekuva panyika ngekuti muntu asikaoni unombatambudzika zvemene.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu apote eidakarira kutorwe ropa aziye zviri kuitike mumwiri mwawo ngekuti mwiri ngewako muntu unofane kuziya ramangwana rako kuti uri kuri nekuri maererano neutano hwako kana une utachiwana worapwa weitora mapiritsi zviri kuitawo amweni wobatsirika.

Muntu eikura akuri eipetuka shure asi unokura eienda mberi saka zviro zvakanaka kuti muntu wegawega apote eienda koone ana dhokoteya eipote eimuronzera maererano neutao hwake kuitire kuti aziye kuti ozvibata sei nezera raari.

Antu anopedzisira ozviuraya nzxondo dzavo ngekuda kwemafungiro aanoita ngekuti amweni anogara nehama dzisiri dzavo, amweni anonetswa, amweni ndiwo akapinde muwanano dzisiri kuvaitira inopisha, amweni haana mabasa, zviro izvozvi izvi zvinosvika pakuzouraya nzxondo dzemuntu.

Ndxondo dzemuntu mazuva anaya dzinokone kukuwara iyena asingazviziyi saka muntu unofana kupota eichenjerere ndxondo dzake ngekuti zviro zvaanoita pazuwa kungawa kukakavara angava matambudziko emwiri mwake akafungisisa ndxondo dzake dzinokuwara.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekurapa neantu anoita nezvekurapa anosise kupota eione nyanzvi dzinoitawo ngezvekurapa epota eirapwawo kuitire kuti azorape amweni iwona eirwara saka chiro chakabaanaka ichocho kuti nxlondo dzeantu anorapa dzobaarapa dzkati chechetere dzisina panoti twi.

Zviro zvakabanaka izvozvo kuti antu eutano, anoona ngezveutano aya ambopotawo eyitorerwe nyanzvi dzinoite kuti dzimboongorore ndxondo dzawo nemafungiro awo, kuitire kuti azopota eirapa antu amweni iwona ndxondo dzawo dzakachena uye dzisina matambudziko ari madziri kuitire kuti arape anhu zvakanaka.

Muntu pota weiziye utano hwako ne mashandiro ako uyezve nema shandisirwo auchazoita antu kana iwewe uri pabasa ngekuti pamweni pachona uno pedzisira waku uraya ndxondo dzako uyezve neku zviisa pasiripo neku zama kuti uite basa rakawanda.

Antu ngatidakarirei kupote teimboenda kuzvibhedhleya. Teionezve nyanzvi munyaya dzezveutano. Teimbobhuirwa maererano ngeutano hwedu. Tisangoramba teiti tirikurye makomboti, pamweni makomboti haazoshandi. Panodawo ndxondo dzemuntu unoziya zveutano.

Apana chakashata pakuti mapandiko eshe akatikomberedza achaye mabembera maererano nezveutano zveantu arikushanda muutano kuitire kuti antu ange aine masoro akabengeneka kunyangwe eida kudetsera antu kuarapa iwona acho pachawo apotewo eichengetedze utano hwavo.

Tino ona zvi bairi zviro zvakanaka kuti zvimweni zvirwere zvino pota zvei nesa zvinoda nyanzvi dze mene mene ngatimboti muntu zviyani zvirwere zvekuti makanda anopota eyi bvaruka pamweni pachona pamweni pachona nyama dzei wanda zvinode antu anobai zviziya zvirozvo kuti azvi shandi ngekuti amweni anopere kufa.

Inini ndinoone zviri zviro zvakanaka kuti nyanzvi dzezveutano dzisati dzatange kurapa antu dzinofanire kumbooungana dzoona kuti mutombo yadzo yeshe yedzinoshandisa dzinoshanda ere, uye inoita ere kushanda paantu. Ngekuti pamweni pacho anopedzisira akuuraya antu aiti ari kurapa.

Mazuva anaya zvanaka kuti vantu tipote teimboona anachiremba acho pachawo apote eimbobhuya maererano nezveutano eimbopotawo eimboendawo kumabumbiro ane makungano anombopotawo eiitwawo zveutano, aziyewo zviro zvakawanda maererano nezveutano.

Munthu unofanira kupota eyiite nguwa yaanozvipa ,ngatimboti ayani anthu anoita nezveutano ngambotore nguwa eimboita tsvagurudzo dzawo ega maererano nezviro zvaanogara echiona echishandisa kuitira kuti ruzivo rwavo ringe rakati wandudzwei panyaya dzekunge akuzode kuzotirapa.

Michini yakanaka kuvakweshe ngekuti inobetseredza antu anonga eirapwa uyezve neanorapa ngekuti apana munhu paanoita matambudziko eishandisa zviro zvinenge zvakanyorwa papepa kuti icho chinoenda pakati icho chinoenda pakati .

Ndau dzeshe dzinoita zvekuvheneke mitombo dzinofanira kunge ndau dzine zviro zvakakwana zvekuvhenekese mitombo yachozve uyezve nekuona kuti yakakodzera ere kuti anhu ashandise Saka panofanira Saka panofanira kunge pane mhatso dzakawanda dzekushandira.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti nzvimbo dzese dzinopota dzeiongororwa anhu mishonga ingava mishonga yechibhoyi ingava mishonga yechivantu dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzakatambuka uyezve dzinonzvimbo dzekuti antu acho arikuchengetedzeka nezviro zvinezvi nekuti mishonga iyi inouraya.

Nzvimbo dzeshe dzinopota dzeitwa zvekuvhenekerwa mishonga pamweni zve nekutsvaka ruziwo rwakawanda pamusoro pemitombo ingava yechibhoyi kana kuti yechiyungu nemakomboti eshe dzinofana kunge dziri nzvimbo dzinochengetwa .

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngekuvhenekwa kwezviro zvekushandisa zvingadai zviri zveutano kana kuti makomboti echindau kana echiyungu dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakahlamburuka uyezve dziine michini yakakwana yekushandisa pakuite zviro zvakadarozvo.

Apana chakashata kuti mitombo nezviro zveshe zvino ona nge zveku vheneka nyama dze antu dze mukati zvi michini zviyani zviwewo zviri kweshe kweshe ngekuti mazuva anaya antu akude kupote eyi ringirwe nyama dzavo dze mukati kuti dzi onekwe dziri kuhamba mu hambirei.

Ndau dzeshe dzinoita zvekuvhenekwa kwemishonga pamwenizve nekuongorwa mushandiro unoite mishonga yakasiyana-siyana muantu. Zvidzinopote kunga dziri ndau dzinokosheswa ,ngokuti dzinoda nyanzvi kuti dzishandamwo ,kuti zviro zvedu zvihambe zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinopote dzeivhenekwe mitombo yechiyungu inoyi pamwechete neyechibhoyi zveitariswe kuone kushanda kwazvo kuti ngeiri inonyanye kushanda zvakanaka dzinofanire kunge dzine ndau dzakawanda dzekuti zviro zvakadaro zviitwe uyezve kuitire kuti antu acho anozviita dzive dziri nyanzvi dzepamusoro kuitire kuti tiwe tinezviro zvatinotarisira zviri zvemene.

Ndau dzeshe dzinoite nezve ongororo yemitombo, ingaa yechiyungu inoyi, ingaa yechindau, uyehe ruzivo rwakakwana maererano nezvese zveutano, dzinofane kupiwe nzvimbo dzakakura dzakatambanuka dzekushandira uye nezviro zvakakwana zvekushandisa kuite kuti zveanoda zvibude zvakadaro.

Ndau dzeshe dzinoita zvekuvheneke mitombo ingaa yeChiNdau, ingaa yeChiyungu uyezve dzeitarisazve mushandiro wadzo kana zvapinde muantu, dzinosise kunge dziri nyanzvi mukuite zviro zvakadaro, uyezve munosise kunge mune michini yeshe yakanaka yekushandisa, kuitire kuti zvetinode kuti zvibude zvizobuda mubudire wazvo.

Antu anosise kudanana. Kudanana kunouya pakutaurirana chokwadi. Chokwadi chinouya pakuti ,antu kubva achiri pashi, ngaabhuye ngezveutano uyezve kuti utano hwavo hwakakosherei kwaari nekuana avo, kuitire kuti ana eikurawo ,akure eizodawo kushanda mumabandiko anoona nezveutano kuti abatsire amweni.

Ana achikura anosiswa achibhuirwa kuti anofanirwa kuenda kuchibhedhlera. Kuitira kuti hutano hwavo hukure hwakanaka uye hwakanginya

Ini chandakaona madhokodheya neeshe antu anoita zvekurapa kunyanya zvemimba zvinezvi vanofanira kupiwa rakazara kuti angaitira muitirei kuti ararame uyezve zvivahambire zvakanaka maererano neutano hwavo nekuti....

Inini chandinoona chakanaka ngechekuti nzvimbo dzese dzinorapwa antu ngadzive dziri nzvimbo dzine zvakakwana zvekushandisa kuti antu arapwe uyezve zvinoite nyore kune eshe anorapa ngekuti anenge akurapa eishandisa michini yakagara yakagadzirwa kuti irape zvimweni zvirwere.

Ndau dzeshe dziniona ngezvekurapwa kweantu dzinofanirwa kunge ndirindau dziya-dziya dzakahlamburuka, dzinezveshe zvekushandisa. Inini ndinoona kuti mapandiko ishe anofana kupota eiongorora kuti muzvibhedhleya munezvakakwana ere zvekushandisa. Ngekuti amweni antu anopeisira orapwa zvisizvo ngekuti zvekushandisa zvinenge zvisina kukwana.

inini ndinoone chiri chiro chakanaka, kuti munthu umwe naumwe ngaazvichengetedze, paanenge eide kuzvibatsira nekubatsira amwenizve. Chinoitika ngechekudai, zviro zvinoshandisa zvinenge zviripo asi munthu akasazvichengetedza unokone kufa.

Utano hwedu hwakanaka, asi kuti hunyatse kunaka hunofanire kunge hune zvivhenekeso zvakakwana uyezve zvinhu zvekushandisa pakubetseredza utano hwedu zvakakwana muzvibhedhleya umu, kuitire kuti antu arapike zvakanaka.

Antu anosise kupota eyitsvaka kana kutsvakirwe zviro zvekushandisa kana antu eyirapwa ngekuti pamweni pachona hazviiti kuti muntu arapwe kana kuti aa aite ekuvhiyiwe nyama dzake pasina zviro zvakakwana zvekushandisa ngekuti unofa.

Peshe-peshe petinenge teiraramira takuona kuti zviro zvanaka kuti peshe pandau yeshe panofanira kunge pane michini yakati kurei yekuti irape vantu, kuitire kuti zvimweni zvirwere zvinode mishonga yakati kurei, zvikone kurapika.

Nzvimbo dzeshe dzinopota dzeirapa antu mumakanyi dzinofanira kuva dziri nzvimbo dzine zviro zvekushandisa dzinagadau zvimuchini zvekuvheneka mapapu, nxondo dzevandu pamweni nemabhonzo asi zvikasadaro tokuridzira kuti ese mapandiko anoona ngezveutano abatsiridze.

Zvimweni zviro tinozopedzisira toti vana chiremba edu haakoni kurapa, asi anenge eishaya zviro zvekurapisa. Saka tinoti zviro zvakanaka kutivo zvibhedhlera zveshe zvimbopotavo zveipuva zvirozvakakwana zvekuti antu apapwe ndizvo. Kunyanya-nyanya zvimichini zvinozvi zvinorapa amweni.

Mabandiko eshe akatikomberedza nemweshe mweshe mungadai meirapwa antu, muntu unofanire kuziye kuti akuna chirwere mazuwa anaya chinobaaoneka pasina zvimuchini zvinorapa. Saka ,chiro chakanaka kuti muntu weshe aone kuti waona ere, waenda ere peshe pane chiro chinokone kuvheneka miri wako kuti uone matambudziko euri kusangana nawo.

Nzvimbo yeshe inoita ngezvekurapa antu, inofanire kunge iri nzvimbo yakaongororwa kuti ine zviro zvakakwana zvekushandise kurapa. Ngatimbati zvekufemesa, zvekuvhiise makanda aantu, majikiseni eshe akakwana ekupote eyibaira antu. Zveshe zvinofanira kunge zviripo kuitira kuti kurapwa kwemunhu kukasire.

Inini ndinoti zvakakosha kuti nzvimbo dzeshe dzakabudirira dzipotewo dzeibatsira dzisati dzabudirira kuitira kuti ruzivo maererano ezvehutano zvitekeshera uye antu eshe apore kunzvimbo dzakasiyana siyana kwete kuti.

Ana anosise kupota eikone zviro zvimweni eikura kuitire kuti akone kuzozviraramire munyika. Akonezve kuzogadzire zviro zvimweni zvinonesa. Ngatimboti ezveutano anaya ava nemichini yavo yavaakushandisa, ikafa, ana anosise kuikonazve kuigadzira.

Ndau imwe neimwe inoita nezvekurapa inofanira kunge ine imweni mitombo neimweni michini yekuti haifani kushaikwa nyangwe zvodini ngekuti ndo inovheneke mukati meantu nemapapu ,ingawamoyo nezveshe kuti zvakamire mumi...

Pamweni pakona hatifani kuita ekutamba ngekuti zvibhedhlera zvese zvakatikomberedza zvinofana kupotawo zviine muchini yakati kurei yakati vandudzikei inoita kuti kana tazikuvara ivheneke mabhonzo edu nekuti haaonekwi nge.

Ndao dzeshe dzinofanire kunge dziine zviro zvakakwana zvekushandisa zvingaa zvekurapa arwere apanguva yakaoma kana arwere angouya eirwara mbichana zveshe zvinokundika chete kana paine zvimichini yekushandisa.

Pamweni pachona chinoita kuti antu tisarapwa teipora hakusi kuti antu edu anotirapa haakoni kurapa. Angawari anamukoti anaya, anokone kurapa asi kuti chinoitika kushaya zvikwanisiro. Ngatimboti anoda kurapa dziso asi haana zvekuvhenekesa mudziso zvachona. Oita womuitirei?

Nzvimbo dzeshe dzinoitwa zvekurapwa anthu, dzinosise kuve nezviro zvakakwana zvekurapa, kunyanya zvimuchini. Pamweni pachona apana dziso ringaone mukati mweupenyu hwemuntu kunze kwekuti atoo kushandisa mweya. Asi tiri kuti isusu zvibhedhleya zveshe ngazvive zvine zviro zvinoita kuti anthu arapirwe ndizvo.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapwa kweantu, dzinofana kunge dzine zviro zvakakwana zvekushandisa .Ngatimboti isusu, zvibhedhlera zveshe zvidodori izvi ngazvivewo zvine michini yekuti ishandisiwe kana antu eirapwa, kuitire kuti rimweni basa risapota roomera, anorapa achona.

Zviro zvakabanaka kuti nzvimbo dziyana dzakabudirira maererano nezveutano dzipotewo dzeienda kunzvimbo dzichiri kusimukira dzeipotawo dzeipe zvimweni zvimuchini zvinoita antu ashandise pakurapa kwawo arerukirwe ngekuti muntu kumubvis unonono kumuendese kunzvimbo dzakabudirira zvinombadhura.

Peshe-peshe panorapwa antu panosiso kunge pane mitombo yechiyungu. Kuitire kuti neyechibhoyi yachonayo apote eizoibhuirwavo antu. Asi ndiri kuti yechiyungu yakanakire kuti inenge inezviriro zveshe zvinodiwa kuti ushandise zvingaa zvimichini zvinoizvi zvinofanira kunge zviripo nezveshe kuti zvishandike.

Mitombo yeshe kuti ishande inofanae kunge inemichini ishande irimwongekuti imweni yachona ngatimbotaura ngezvejekiseni isisu panemitombo yatisingakoni kutobairwa munyama medu kana tisina majikiseni ekuti mitombo iyoyo ipinde munyama mwedu.

Antu anoona ngezvekurapa anofana kupota ane zviro zvakakwana zvekurapisa. Zvirapiso ngezvekuchekesa zvinezvi, zvimweni zvinenge zviri zvekubaya nyama dzemuntu dzemukati. Zveshe zvinofanira kunge zviripo chimwe nachimwe chakamirira basa racho kuti antu akasire kupona.

Kweshe kweshe kunorapwa antu kunofanire kunge kune zviro zvekurapisa zvakakwana zvimichini zvacho zvekuti anhu arapwe zviryozve zvakakwana ngekuti ndozvimwe zviro izvozvo zvinodetseredze kuti matenda apera ngekukasira, ngekuti muntu anezvimuchini anorapa ngekukasira uye zvimwe zvirwere azvirapiki pasine zvimichini zvakadaro zvo.

Michini yekurapisa inofanire kungowa irikweshe kweshe zvisinei nekuti ngepari ngepari asi hurumende inosungirwe kutoone kuti imweniwo michini yakahlamburukei yasvika ere kumakanyi kuitire kuti antu arapwe zvakafanana.

Peshe peshe panoitwa ngezvekurapwa chimweni chinozoite kuti anhu asakasira apora uyehe kuti basa rekurapa risakasire kuhamba inyaya yezvimichini, ngatimboti amweni anenge eide kuvhiiwa anaya kana zvimapanga zvekuvhiya zviyani zvikashaikwa zviro azvihambi zvakanaka saka ndiri kuti kudini ,ndirikuti mweshe mweshe munoitwe zvekurapwa ngamuwe mune zvimichini zvakakwana zvekuti anhu arapwe ndizvo.

Ndau dzeshe dzinoita nezvekurapa andu zvinosise kunge zvine zvikwanisiro, zvingaa zvekubhuye ndizvo, zvingaa zvekuongorora andu kana zvingaa zvekushandisa kuvhiya andu zveshe zvinofanira kunge zvakakwana kuitira kuti andu akasire kurapwa uyezve arapwe nemazvo.

Zviro zvekushandisa muzvibhadhlera zvinofana kuvamo zvikashaika hurumende dzedu nedzimwe mapato anoona nezveutano akabudirira arikumaderayo anofana kupota achibatsira nekuti i basa ravo reutano vese vantu vanorarama vapuwe zvinhu zvakakwana maerarano neutano

Ndau dzeshe dzinorapwa antu dzinosisokunge dzine zviro zvakakwana zvekurapisa zvimuchini zvemweni zvekuti imweni mitombo yetinosagana nayo haichashandi kana isina kutanga yavhenekwa ngemichini dzechiyungu dzetirikuona mazuwaanaya . Saka kuti zviitike zvirozvo zvakadaro dzinotoite ekuuya nemabandika ane mare anopawo muzvibhedhleya zvedu .

Inini ndinoti antu ngaapote eiende kodhodhwe ropa eziye mumirire wakaita ngazi yawo uyezve kana akaita pane chanesa ngaakasire kuona anachiremba akasire kuabhuyira kuti zvingange zviri zviini zviri kunesa mumwiri mwawo kuitire kuti pamweni angwarire matenda anozotoauraya nechekumberi.

Pane zviro zvimwe zvekuti zvinofanire kuvemwo mumazvipatara umwu kuitire kuti antu arapive zvirinyore. Zvakafanana nezviro zvakaita sekuti ungati zvokucheka zvokunyora-nyora zviro izvozvo zvinota kunga tee hazvina basa. Asi zvikashaikwa basa hariendi mberi.

Zviro zvokushandisa zve ana achiri kufunda zvinofanira kunge zviri zviro zvakafananawo nezve awo avanyansvi munyaya dzacho dzezveutano, kuitira kuti ana aya einge apedze kufunda aendewo andozvimiririra asimudzire nyika yawo.

Ndau imwe naimwe yeshe inoitwa ngezvekurapwa kweantu, chingaa chibhedhleya chemumakanyi muno, chingaa chibhedhleya chemumadhorobha muno, zveshe zvinofane kunge zveione kuti zvinazvo ere zviro zvekuti zvishandise, kana zvisina zvochemawo kumabandiko anazvo obatsira.

Antu anoone ngeakana anorarama ngezvemutambo yakasiyana siyana kungaa kumhanya kunoku ringaa bhora Tiri kuti Anyu akadaro ngaapote eiziya kuti kana akuwara anorapwa kuri kana kuti ngaahambe nemitombo yawo yechiyungu inoite kuti arapwe kana akuwara.

Apana chiro chakanaka chekuti dhokodheya unombashande paro panezviro zvakakwana zvekushandisa ende antu anopedzisira ohambisa guhu rekuti dhokotera weapo unorape murapiro usingaiti asingazivi kuti kunezviro zvakawanda zvekushandisa ngekuti ndxondo dzemadhokodheya dzakafanana rwuzivo rwanarwo ndirwo rwumwe asi zvekushandisa ndozvinosiyana.

Kuti chibhedhlera chive chiri chibhedhleya chinofana kunga chine zviro zvakakwana zvekushandisa kunyanya nyanya zvinoshandiswa ngeakhoti nemadhokodheya kana eite mishando yawo ngekuti zvingasadarona basa aringa hambi.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekurapa nekurapwa dzinofanire kuonekwa kuti zveshe zvinodiwa pakuti muntu eirapwe ange eishandisa zvirimwo. Zvingaa zviri zvekugarira, zvingaa zviri zvekuatira, zveshe zveuyo unorapwa nemurapi, veshe zvinofanire kunge zvirimwo.

Mabandiko ese, anopota eyiwona ngezvewutano, anofanire kubate basa mayererano nekupawo zvibhedhleya zvisati zvasimukira maningi, mitombo pamwepo nezvekushandisa zvachona zvingadayi zvirizvimuchini zvinezvi, kuyitire kuti basa riyenderere mberi kumapazi .

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapa antu dzinofanira kunge dzine zveshe zvekushandisa kana dzeirapa antu zvimweni zvacho ngezvekuti aukoni kushandisa usina ngatimbotaure kuti unoda kurapa zvirwere zvekuzarirwa ungazvirapa sei usina muchini saka michini ngaive kweshe kweshe.

Amweni antu tinode kufunda maererano ngemabhonzo kana mererano nomuwiri womuntu asi pamweni pachona chivantu chedu achizotitenderi kuti tobaa tore muntu tomuisa apa totange tomubhuya zvaari zveshe asi kuti tikapote teitore zvidhoo nezviro zvimweni zvinoti batsiridza kuti tione zviri mumuntu zvinoshanda zviro zvoo.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka ,kuti antu zviya, apote eiende kuzvibhedhleya zvakakwana, zvinoapa zvese, zvaangadai eitarisira ,zvingadai zviri zvikhafu ,zvekurya, angadai ari zvekurapisa pamwepo nezvekurapwa zvacho zveshe.

Antu anoona ngezve mazino aanhu anofanire kunge ane zviro zvinokwanisa kuti zviibvise mazino amweni zveionafuti kuvheneka kuti zviinyi zvinorwadza ngekuti amweni mazino anobaore pakati pawo kuti uriningire ngemadziso emene auzvioni asi zvakude michini inoona.

Pamweni pachona zviro zvakunesa kuti antu apote eyi hambe ndau nge ndau eyi bhuye mashoko eyi ita eyi tarisa zvimweni ma ererano neku kura kwakaita ndaraunda asi kuti ngekuda kwe mishonga yayo mazuva anaya pamweni hee nezveku shandisa zvi michini zvayo antu aku kasire kungo erenga ngeku kasira.

Mazuva anaya kurapa kwaakupote kweiite ingatei kurinyore. Ngekuti michini irikuramba yeiuya yeiwedzerwa-wedzerwa. Imweni yachona ukaitarisa, inombaavheke muntu mukati mwake, mapapu, mwoyo kuti zvakaita muemesei, pamwepozve ngemasusu ake.

Antu tinofane kudakarire mitombo yechiyungu ngekuti inoite kuti antu arapwe matenda anenga anawo chaiwo chaiwo ngekuti pamweni pakona mishonga yechindau atitoziyi kuti imweni yachona ingazvirapa ere zviro zvatiri kusangana nazvo mazuwano.

Mweshe-mweshe munoitwa zvekurapa antu munode kugara mweiziva kuti michini yekushandisa pakurapa antu ndinayo. Nekuti zvimweni zvirwere zvine michini yazvo saka haukoni kurapa chirwere chakadaro usina michini yachona ngekuti hairapiki.

Eshe antu anoona ngezveutano anosise kupota eigara ane zviro zvanofana kuti ashandise kana asvike nguva yebasa ravo. Ngekuti zvoro zvimweni zvachona hazvizoiti kuti muntu arape umwe matenda kana asina zvimweni zvimichina zvakadaro.

Ndau imwe ngaimwe inofane kunge ine zviro zvakati budirirei zvekushandisa, ngekuti zvimweni zvirwere zvaakuuya mazuwa anaya, zvaakude zvibhedhleya zvakanaka zvakati kurei, uyezve zvine michini yakabudirira kuti zvikone kurapika zvirwere zvinezvi.

Mazuwa anaya ngekuda kwekuti zviro zvasimuka zvimweni zvirwere zvachona zvaakubuda mazuwa anaya azvisi zvirwere zvekuti antu angangoti arape pasina zviro zvekurapisa michini saka nzvimbo dzese dzinorapa dzinofane kunge dzine michini yekuti zvirwere zvakadaro zvirapike.

Anhu woye kana tazoona mare zviyani ngatimbopotawo teidetseredza antu anoona nezvehutano ngekuti pamweni pacho tinoita kuti antu asakasira kupora ngekuti zvikwanisiro zvekushandisa zvinenge zvisimo muzvipatara zvedu.

Mazuva anaya nyika iri kuhamba uyezve marapiro ari kuvandudzika. Saka marapa anofana kupotavo eiita dzimweni tsvagurudzo maererano nezvimweni zvidobi-dobi zvekuti antu angarapwa sei mazuva anaya. Ngezviro zvimweni zviri kubuda muzvimapanga nezvimweni zviri kubuda zvinote mushandirei.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka, kuti mapandiko eshe nemapazi eshe anoona ngezveutano neamweni akabudirira, apotewo eyibetsera awo achiri kusimukira neemumakanyi munomu, nezvibhedhlera zvemumakanyi kuzvipawo zviro zvekuti zvishandise pakurapa kwazvinenge zveiita anhu.

Inini chendinodire mishonga yechiyungu, ndechekuti pamweni pachona aihambi iri yega, inohamba nemichini inopota yeishandiswa kuti ikone kushande pamishonga inoyi, ngekuti isusu atinezviro zvetinoshandisa pachibhoi pedu asi yechiyungu inazvo.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekurapa anthu, dzinofanire kunge dzine zviro zvekurapisa zvakakwana. Ngekuti imweni mitombo yaakuuya mazuwa ana a yechiyungu, aichadi kushaya michhini yeinokwanisa kuti ishandisirwe pezviri, ngekuti zvikasadaro anthu angazwi anokorere basa iwona eirikona.

Pamweni pachona mapapapu edu anopota ooramba kufema kwemene ngekuda kwezviro zvetinofema, pamweni pacho tinofeme bukuta, pamweni pacho tinofeme imweni mishonga inei yekuaka inopedzisira yoouraya mukati mwedu, asi kumbaatenge zvimagomboti zvechiyungu zvinezvi zvinobaati chechetere zveshe kuende koozwa kuti ndakufema zvakanaka kubaati hwa-a.

Chinoitika ngechekudai antu eirarama zviya pane dzimweni nzvimbo dzatinenge tinadzo dzekuti dzinoda kupota dzeibetseredzwa kuti dzifeme zvakanaka zvikasadaro zvinotiremera ndopatino sangana nematambudziko ekufema aya kuti zvinake toda mishonga yechiyungu ino betseredza mwakadaro ko.

Isusu tirikuti hapana chakashata pakuti muntu akaone kuti utano hwake hunode kubetseredzwa nemakombote echiyungu oyende kune antu anoone ngezvazvo oyende konyatsopuwa ruzere rwakakwana obvunza kuite kuti mitombo yaanoshandisa ashandise mitombo yakavhenekwa.

Mitombo yechiyungu mazuwa anoa chandinoidira ngechekuti ,muntu unokone kuende kuChibhelhleya ombotenga mitombo yacho yemene ariega, otozvishandisira kumakanyi kwake eiziya kuerenge mushandisirwo weinoitwa nekuti zveshe zvakanyora ,zvasiyana neyechibhoyi yekuti pamweni pachona tinode kutotsvake ruziwo rwakakwana maererano nekujande makomboti.

Mishonga yechiyungu yemazuwa anaa yabainaka ngekuti inoita kuti munthu arapike ngekukasira uyezve imweni yacho ine zvirwere zveinorapa zvekuti chero tikazama ngezvezvindau zvinezvi azvikasiri..

Mitombo yechiyungu, chendinoidira inini imweni yachona, aimbaarape zvirwere zveunoona, asi inobetsera mwiri wako kuti ukone kurwa nezvirwere zvinouya mumuviri wako, yakakosha, uye yakanaka, yeiite zviro zvakadaro.

Ndau dzeshe dzinopota dzeichengeterwe mishonga kungaa muzvibhedhleya zvemumakanyi munomu kana kuti zvibhedhleya zveiyoo kumadhorobha zvinofanire kunge zviri zvibhedhlera zvine ndau dzakanaka dzekuti mishonga inogara yeipota yeizorapa anthu kwenguwa refu.

Mazuva anawa zvabanaka kuzwe pati twi wakuziye kuti mapirizi yechiyungu akuonekwa peshe peshe kungave kuzvibhedhlera zvemumakanyi munomu kana zvibhedhlera zvemuchirungu kwese Kwaba zara unobaenda kwaunoda.

Muntu weshe, ziya maphirizi ekumwa kana wasangana nematambudziko. Uyezve ,tange wakone kuerenga zvakanyorwa apapo. Kana usina kuzvizwisisa ,enda kune nyanzvi dzokubhuira kuti zviro zvii izvi zvinomwe mumwirwei, ngokuti pamweni pacho unopeisire waakuzviuraya.

Antu ngatidakarire mitombo yechirungu ngekuti inoita kuti tive neramangwana rakajeka uyezve ana edu ave neramangwana rakajeka ngekuti zvimweni zvakona isusu tinokona kusazvinzwisisa asi tikazvidakarira ana edu anozozvinzwisisa akazozvishandisa zvikaashandira.

Mazuwa anaya andimbarina chekuchema pamaererano nemishonga ngekuti isusu mishonga yedu yakumbauya yakaitwe zvakanaka. Zveshe zvinenge zviripo, kutangira kujikiseni racho rekubaise mishonga nekujikiseni racho rekuisise mushonga mumuntu zvese zvinenge zvakabakwana. Saka ndozvandinotenda pamishonga yemazuwa anaya.

Mishonga yechiyungu ndinombaida ngekuti imweni yachona inopota yeimbaitwa kungateii ijikiseni asi ijikiseni rinoite zvekumwiwa. Zvinoite kuti aurwadziwi asi mushonga uyu ukapinde mumwiri mwako unombarapa zvemene-mene, saka ndinoti zviro zvakadarozvo zvakambanaka kushandiswa.

Chendinodire mishonga yechiyungu mazuva anaya. Ngechekuti mishonga yechiyungu inombarape zvayakazi irape. Zvakafanana nekuti omwe mushonga vemusoro unomba pore musoro ende unokasirezve kupora hauna kuti ndimbozama kuti zvinoita ere.

Mitombo yechiyungu yakanaka kuishandisa ngekuti dzimwe dzimweni nzvimboni dzainozorapa, hatimbadziziyi kuti dzingarapika nemishomga iyoyo. Ngatimbobhuye kuti zvakafanana ngekuti pashi penzwara. Eya tingaziya kuti amweni makomboti echindau anorapa musoro nemudumbu asi kuzoti pashi penzwara hadzizozvikoni.

Mitombo yechiyungu ndinobaida ngekuti inorapa zviro ngekukasira chekutanga. Chechipiri inorapa zviro zvayazi irape haingorapi zveshe-zveshe kana kukonzera nyonga-nyonga mumwiri memuntu. Kunze kwekutoti yatokuramba vodzokerazve kunana mukoti vobhuirwe chaizvo-chaizvo zvinofana kuti zviitike nguwa iripo.

Antu ngatipote teidakarira mushonga wechiyungu kuti tingabatsirika sei mweiri uyezve zvimweni zvirwere zvatinosangana nazvo zvinofane kuti tiziye kuti mishonga inoyi ingatishandirei yechiyungu, uyezve ngezvipi zviro zvainazvo zvainogone kutikonzera mumwiri mwedu zvakashata.

Mitombo yeeshe yakatikomberedza, inorapa, asi inini ndinombaati, kana muntu ukaone pati twii ,enda kuma kuzvibhedhleya, wopiwe mitombo yechiyungu ,ngekuti ndiyo inokasira, uye yakaongororwa kuti mukati mweupenyu hwemuntu, yakakosha.

Chimweni chendinoona anhu vechikanganwa mitombo yemhuka. Nedzimweni inonyanya kukanganikwa yechiyungu iyi. Aanhu anonyanye kude mitombo yavanenge veishandisa pamwiri dzavo asingazii kuti dzimweniwo mitombo dzakakoshawo kuti dziende kumhuka.

Makomboti echiyungu ndinodire chiro chimwe ngekuti anorape zvirwere zvakawanda kazhinji kachona. Uyena paanorapa ukaita zvese zvaakubhuirwa ndichiremba kuti uite hamba kundikani unombabuda zviri zvezviri muzhinji macho.

Ana achiri adodori anofane kupota eibatikirwa ngekuti pamweni anonetseka ngekufema gotsorwa rinobakura rovhare nemiro nemiro dzawo Saka zvakude mitombo yechiyungu inopota yeibatsira kuuema kwawo pamwepo nekukotsora kwavo kuti kunge kwakati dzikamei.

Mweshe mweshe mungapota mweionekwe zviro zvekushandisa zveutano kana kut makomboti echiyungu anoshandiswa kurapa andu munofanira kunge makashamburuka, makashambidzika, makachena uyezve mishonga yacho yeichengeterwe pakanaka.

Imiwee ngatidakarire zviyungu izvi tisafunga kuti hazvisi zvedu kana kuti zvinodhura nekuti amweni anozoti matanda mazunguniswa unozungunusa nerakaora saka pamweni pachona zviri teinyenyeredza kudai teiti ndezvevamweni tichatosiya zviro zvakakosha tisingambozvitengiwo tisina kuzvizwisisa kuti zviinyi uye zvakakosherei muutano hwedu.

Mitombo yechiyungu chendinombaaidira inobaarapa zvinokasira. Imweni yacho inopota yeiti kweyeyi pamare asi kunyangwe hayo yeiti kweyei zvinenge zveienderana nemurapire weinoita. Imweni yacho kungonambura kamwe unozwe kuti shuwa mwiri wangu watosiyana.

Mitombo yechiyungu inosise kupoteyionekwa kweshe kweshe asi bembera rendingachaya ngerekuri tisati tatanga kuyishandisa ngatipote tayerenga zviripo kuti inode kuti ishandiswe mushandisirwoyi usina kuzvizwisisa bvunza nyanzvi munezvemitombo yakadaro ubatsirike.

Mitombo yechirungu pandinoidira ndepekuti chimwe nachimwe chinobarapa pachona kusvika pakuti zvinezvi tane imweni mitombo yakunasira makanda edu ekungoti kuponzera pamwiri pako muntu unobaonekwa kuti shuwa uri kujeka ende zviro zviri kubashanda.

Inini ndiri kuti chiro chakanaka ichocho chekuti anthu apote eishandise mitombo yechiyungu asi pane imweni mitombo yekuti aishandi iri imwe inoshande dzakawanda saka unode ruziwo rweumwe ngaumwe kuti uyu ndinoushandise nguwa yakati uyu ndinoushandise nguwa yakati uyu ndozoushandisa.

Pamweni pachona tinopedzisira toite matambudziko ekuona, asi zviro zvakanaka kuti tikaenda kunanachiremba atibatsire eyitipe mitombo yechiyungu yetinokone kushandisa kuitire kuti matambudziko etinenge tinawo apere.

Mazuwa anaya mitombo yechiyungu ndinombai dakarira ngekuti mitombo yakaongororwa aisisina umweni utachiwana hunokone kuuya pamusoro pemuntu wetiri kuti mutombo saka zvakanaka kuti muntu agare eziyemitombo kana akange asangana nematambudziko

Mitombo yeshe yechindau chandinoidira ngechekuti inokasire kurapa kana ukaita zveshe zveshe zvawakabhuirwa ndichiremba pawakaipiwa haimbotori nguva ndozvandinoziya kunze kwekuti mishonga yacho yazoitangatei yawanda mumwiri mako.

Muntu weshe anosise kupota weida mushonga yechiyungu nekuti pamweni pachona unoba betsere iwewe neramangwana rako kuti ringe rakati hlamburukeyi ngekuti tikasadarona antu anopera kufa asi ngazvizivi.

Pane zviro zvakaoma zvinoitika muantu rimweni ropa reantu rinomba anesa ngekuti rinopota reitsaratsara zvimweni umweni akageza ngemvura inotonhora unombazwa kuti eyi ombaawawiwa ,umweni akatsva ngezuwa ombawawiwa saka mishonga yechiyungu ndiyo inopedza zveshe zvakadarozvo.

Pamweni chinoitika ndechekuti miri yedu inozorEmerwawo ngezvimweni zviro zvakafanana nezvikotsoro zvinopeisira zvorwadzise mapapu asi kana tikaone kuti chindau chaya charamba kushandike nacho ngatipotewo teitsvake imweni mushonga yechirungu inobatsira mwakadaromwo.

Hapana chakabaashata kuti ukaona kuti simba rangu rashomani ndakuremerwa ndiwo utano hwacho uhwu, potawo weirye zviro zvimweni zvechirungu, hazvirambidzwi , zvinope utano.

Mitombo yeshe yechiyungu yakanaka asi usati waishandiswa pote weiierenge zvipepa zvakanyorwapo kuti uziye kuti unomboishandisa mushandisireyi kuitire kuti usazonyamya kushandisa yakawanda ikakuuraya kana kushandise mishoma ikasakuraoa zvakakwana.

Pamweni pachona, imweni mitombo yechiyungu ineyi, basa rayo hatingati ine chirwere chekuti inombarapa. Asi kuti inopota yeibetseredze kusimba kwemiiri yedu kwetinenge tisingaoni ngekuti kuti imweni miiri yedu isimbe, ine umweni mishonga inenge yakuite mishoma.

Mishonga yemazuwa anaya yechiyungu yakabanaka ngekuti pane nzvimbo dzimweni dzekuti adzisviki makomboti echindau uye atizii kuti zvingarapika sei zviro zvakadaro zvakafanana nemisana asi ngatimboti asi yechiyungu iyi dziripo dzakagadzirirwa zviro zvakadaro.

Ndinoona zviri zviro zvakanaka kuti antu arimurudo anopotawo eitenge mitombo yechiyungu inoite kuti ashandise muhutano hwawo ,ngekuti hweantu arimurudo unode kuchengetedzwa.

Mitombo yechiyungu imweni yachona inorape zviro zvinotyisa kuzvitarisa ngekuti chimbofungai imwomwo kuti mutombo unorape good remuntu kana rinenge radambuka, I gave uri mutombo wakaiteiwo asi tinoiona ngekuti kuchirungu iriyo. Saka tirimuti muntu pota weiendawo kuchiyungu iyoyo weitsvake mutombo inoenderana nechirwere chaunenge wasangana nacho.

Chendinodira mishonga yechiyungu ngechekuti inorape chirwere chimwe nachimwe panguwa imwe naimwe uyezve tikatedzera mushandisirwo watakazi tinoiya ndiana chiremba inobashanda zvemene pasina kuti pane pashosheka kunze kwekuti isusu tazotoite musikazwa.

Mitombo yechingezi yakabanaka kushandisa ngekuti inoite kuti munhu akasire kupora amweni marwadzo achona aungamazwisisi asi ukangouye mumitombo yechiyungu kubananzve/nambura kamwe munhu eisare eipora.

Mitombo yechiyungu chendinoidira inini ukashandisa ngemwazvo azvibatorere nguwa yakareba kuti munhu akasike kupora asikuti pamweni pachona ukaona yorambawo panozvinonga zvoitike mumwiri mwako kana kuti unonga wanonoka kurapa denda.

Mitombo yechiyungu chendino mbaidiraechiro chimwe ngechekuti ukazvipuwa zvawapuwa kuti umbashandisa , ukazvi shandise ngemwazvo zvirozvo izvozvo azvi mbakurashi kunze kwekutiwo kana mumwiri wako warambirana nazvo ehe zvinopota zveiramba asi akasi keshe.

Bembera arizi kushata muantu ngekuti antu anofane kugara eiziye mundxondo dzavo maererano ngeutano hwawo kuitira kuti asazorashika. Pamweni pachona anodzvinyirirwa ngekuti haazii utano hwawo uye kodzero dzawo maererano neutano.

Inini ndinoona chiro chakanaka kuti anthu apote eimbopotawo eimbowonesana maererano nendxondo kuti anthu angaite muraramirei ndxondo dzawo dzeifunge zvakanaka. Ngokuti pasi rineri rakurwadza kurarama amweni anenge ane wanano dzisina kumira zvakanaka, amweni mari aisi kubaitika, amweni mabasa ari kumesa.

Mapandiko eshe anopota eyiona ngezveutano, zvakanaka kuti apote eyiyise zviro zvinoite kuti tione kuti peshe nepeshe panoyitwa ngezveutano ngepari. Angazviita seiko zviro zvakadari zvino izvi, anopota achiisa zviro zvakafanana nezvipande kana kuti anofanire kupota eiise zviro zvakafanana ngemange ari mabandera

Antu anofanawo kupota eitomboende kuzvimweni zvibhedhleya zvinoite ngezvendxondo dzeantu kuitire kuti ndxondo dzeantu dzigare dzakahlamburika ngekuda kwekuti matambudziko ari pashi pezuwa panapa akawanda akukonzera kuti antu amweni ahambe eifa mundxondo dzawo kana eirwadziwa.

Inini andioni chakashata kuti antu abve zera apote eimbounganidzwawo eibhuirwe mairirano neutano ngekuti ndiwo muzera uri kupera ngekufa zvingaa zvirwere zvepabonde zvinezvi zvikasanganikwa nazvo pasina ruzivo zvinouraya.

Zvakabaanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano apote eichaya bembera maererano nezvirwere zvinotura munyika munomu. Uyehe kuita kuti antu agare eiziye maitirwo nemaitirwo nemabatirwo anoita zvimweni zvirwere zvatinosangana nazvo munyika.

Zviro zviya zviya zvakafanana ngemujaho, zviro zvakanaka zvinoita kuti andu paanoungana panochaiwa mabembera maererano neutano hwewandu zvewanenge wane mweya umwe chete pakuite zvirozvo sezvo peizoita hapo anozopuwawo mubairo amweni oshaya asi zvinounze rudo.

Pane zvimweni zvirwere zvakaoma, zvekuti muntu unokone kufa achiri mwana mudodori ,nekuda kwekuti chirwere chakati kurei ,uye chinoparadza antu akati wandei. Saka antu anosise kupota eichairwe mabembera maererano nezviro zvakadaro ,kuti ozvikunde sei kana zvichinge zvahambira muganga wavo.

Ana emazera echidodori anosise kupota eitamba mitambo yeeshe yatingafunga kuitire kuti zvimweni zvirwere zvipote zveitiza muntaraunda nemunyana yawo ngekuti zvimweni zvinouya mukusazita paanenge eisanganawo antu akuru anenge eichaye bembera eione kuti tingaite muchengEtedzerei vana.

Inini ndinoti anhu anofane kupota eiona ana ayani adodori asine utano hwakanaka hungange hwakanganiswa ngekuti abereki akafa achiri adodori kana kuti anogara neabereki asiri awo ,kana kuti zve abereki akashanja ochope ana hutano hwakashata.

Zvimwe zvirwere zvinokhathaza ngekuti azvidi antu akura akufunga ava kuziya kuti pakadai ndodai pakadai ndodai zvinoda ana adodori achine ropa richakatetepa ende zvinonesa kuti zvirapike kunze kwekuti mai acho akatobate basa.

Zvinonesa kuti antu eutano kuti apote eitore muntu mupenyu kumupfanaya pfanya eibhire amweni awo kuti zvinoshanda senge kuti unokone kufa aripanguwa dzakadaro Saka dzidhori zvakanaka.

Ana achiri adodori anosise kupota eyienda kovhenekwa ndiana chiremba kana kuti mubereki unofana kupuwe ruzivo rwakakwana mayererano nekuti mwana wake mudoko eyikura unochengetwa sei kuitira kuti mamweni matenda apote eitizawo ana adodori.

Inini ndinoona kuti antu anoona ngezvekutsvagurudze mairirano nezveutano antuwo awawo akakosha ngekuti nzvimbo imwe ngaimwe ine mitombo yayo yeinoda uyezve ine matambudziko einosangana nayo akasiyana neamweni zvinoenderana nekuti kumweni kune zvipuka zvinokuwadza kumweni akunawo zvakadaro kumweni kune mhepo inopisha kumweni hakuna.

Ana anosise kubairwa achiri ana adoodori munguwa nenguwa uye zvee antu anobaire ana anosise kupotawo eibhuyire aridzi eana kuti nenguwa iri nenguwa iri ingabairwa ana awawo kuitire kuti utano hwawo urambe wakati gwindiri eikura.

Abereki eshe ane ana adodori anofana kupota eiende kuzvibhedhlera eimbachairwa bembera maererano nezvirwere zvarura ngekuti zvimweni zvirwere zvatinosangana nazvo munyika munomu azvidi kuti tigare kumambatso kwedu nekuti ana edu anopere kufa saka zvakanaka tibatsirane pazviro zvakadaro.

Mazuva ano aya zvimweni zvacho hazvichadi kubaati totabaatambudzikaa, ee ukaone kuti iwewe ee uri kunyanye kubara, unopotavo weiende kowoneka ndiana chiyemba, uone kuti haana zvimweni here zvaanokone kukupa zvinoito kuti usarambe weibara, asi ubare panapa, neapo neapo neapoo zvine urongwaa.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti anamai anofanirwa kuchaire bembera maererano nemachengetero aanoita ana avo, aziiswe kuti peshe-peshe mwana paanosvika makore akati kuti, anode kupota eibairwa kuitire kuti hutano hwake hunge hwaka hlamburuka.

Inini ndinoona senge zviri zviro zvakanaka kuti zvimweni zvirwere zvinorura izvi, tibatsirane mazera eshe kuzvirwisa kuti kutangire pamuzera mudoko, wepakati, wekukura wachona teizama nepatinogona napo kuti tabatsirane kurwisa zviro zvakadai.

Antu tinofane kugara teione kuti tiri antu anodakara uyezve utano hwedu hwakachengetedzeka ngekuti pane zvirwere zvinorura mazuwa anaya zvinotanga pamizera yechidodori zveikwira saka tikasadanana tikasava nerudo apana petingazvikunda.

Antu anosise kupota eione upenyu hwavo kuti unode zviri uye ngezviri zvingaite kuti avaraidze aone raramo. Amweni achona ngezvekupepana nehama dzawo. Amweni achona ngezvekuenda kuzvibhedhleya eiona kuti utano hwavo hwakanaka ere.

Antu eshe anorwara ngemukuhlani yakawanda-wanda pamwenizve ngemimba kazhinji-zhinji. Tirikuti antu awawo ngaadakarire kuende kuzvibhedhlera zvakatikomberedza kuitira kuti apote aoneke kuti ana akamira zvakanaka here mundani mwawo.

Zviro zvakanaka, kuti antu anoona ngezveutano apote eyimbovhenekwa utano hwawo. Inini ndinomboona kuti amweni antu anofa arizve eutano inyaya yekuti hutano hwawo haambozvivhenekiwo ari ega, anombabatsira amweni, iwona eyisara eyifa.

Inini ndinombaaone zviri zviro zvakanaka kuti mapazi eshe nemapandiko akafundisisa maererano nezveutano apotewo eidetsera ayani achiri kusimuka nenyika dzichiri kusimukira, kuitire kuti zvikonewo kurapa zvirwere zviyani zvikuru zvinode michini, zvinode mishonga yakati kurei.

Anhu tinosise kupota teiona kuti utano hwedu hakamire mumirirei. Tingazviona sei, ngativei neushamwari nezvipatara. Ngatiende teimboovhenekwa kuti hutano hwedu hwakamira pari, hapanawo here zvirikunesa munyama dzedu teihamba kudai uyezve hapana zvinoti twi here.

Zviro zvakanaka kuti antu anorarama neurema apote eidiwa zvakanyanya uye zve apote eionawo rubatsiro kubva kuantu akasiyana -siyana kuburikidza ngebandiko rezveutano rinenge reibetseredza kusunda zvirongwa zvakadai ngeizvozvo kuti zvi.

Antu anofana kupota eiremekedze utano hwavo. Kuona kuti kunyangwe ari mumapandiko ezve utano akazvimboya ere peshe-peshe panoda kumbonywa. Ngekuti zvimweni zvirwere zvinohamba ngemumhepo veiti uirikurapa amweni apa iveve vacho veitozvipinze muna taisireva.

Ini ndinowone chirichiro chakanaka kuti antu apote eyizvibatikira. Hapana chiro chakanaka kana muntu akazvibatikira ngekuti unenge eyichengetedze hutano hwake segoride. Muntu akasazvibatikirwa wakafanana nemuntu usingazvide. Hakuna unokone kukuda iwe usingazvidi .

Muntu pota weione kuti ndxondo dzako dzakanaka uri wega. Pane zviro zvimwe zvekuti unofane kuti uzvigadzirise wega, pane zviro zvinopote kuti unofana kuti ugadziriswe ngeamweni. Zviro zvakafanana nendxondo ndiwe unotoziya mufungiro wako kuti apa ndashata, ndode kootsvake muntu anondigadziri...

Isusu tiri kuti mitombo yechiyungu inofanira kupota yeichengetwa zvakanaka munzvimbo dzinotontorera, kuitire kuti muntu aziye kuti mitombo yandinayo iyi ndinochengeta muchengeterei, uye ndoda kuishandisa ndinoiona pakati. Zvimweni zvinobhuya kuti kana yavhurwa ngaiite mazuwa akati yobva yarashwa. Saka zveshe zvinofanira kunge zveizikanwa ngemuntu pamutombo yaanoshandisa.

Muntu pote weiziya mwiri wako kuti mwiri wangu inin wakadini, uyu ndingawuite muchenhetedzerei ngekuda kwezviro zviri kunetsa munyika munomu. Zviro zvetorya zvimweni zvacho zvopote zveitiuraya, zveitidzisire makore ekurarama, Saka ndodini kuti ndinge ndiri munhu wakagwinya.

Antu eshee ane mimba anosise kubatikirwa nevarume vavo uye zvee kudiwa kuitira kuti asapota eifunga zvimweni zviro zvinoita kuti ndxondo dzavo dzinese ana ari mundani saka ibasa reana mukoti nemadhokodheya eshee kuti apa bembera pazviro zvoo.

Mazuwa anaya muntu wakufane kupote weinde kunoona ana dhokodheya kwete weirwara usingarwari kuitira kuti kunyangwe paunozorwara haubanesi vantu ngekuti unenge weiziye mwiri wako kuti zviro zvinezvi ndakambosangama nazvo pandakaenda koonekwa ndiana chiremba.

Antu anowona ngezvekurapaya, anofanirawo kumbotora wutano wawo ewukoshesa, kuti ngatimboti anenge eyide korape muntu unechirwere chinohamba ngedutu. Iyena unofane kunge akazvivhara, miromo yako, zvose akazvimbonya mbonya, kuyita kuti zvisayenda kwari.

Muntu unorapa antu amweni azvibhuyi kuti pamweni pachona isimbi asiwo unotomborwarawo Saka ngatipote teiona kuti utano hwedu hwakanaka ere kunyangwewo teibatsira amweni asi isusu teipotawo yeizvibatsira kuitira kuti tisazofa Teide kuyambutsa amweni.

Muntu unofanira kugara weiziya ropa rako kuti une ropa rakadini. Uyezve ungapotawo weidetsera vamweni richakachena ere, izvi unozviziya sei, ngekupota weindawo kuzvibhedhlera zvakakomberedza weibaonekwawo ndiana chiremba kuti shuwa ndozvazviri.

Muntu unosise kudakarire zvibhedhleya kwete kuti pane wamutuma asi ega ndiye anobaazwisisa kuti utano hwangu ini ndehwangu uye ndini mambo wahwo saka ngandipote ndeiende kuzvibhedhleya kuita kuti pakazoti twii ndikasire kuziye zvinenge zvinondinesa. Ndookungwara ukoko.

Muntu unofanire kupota eiziye pamire ,paakaema pemene maererano neutano hwake ngekuti utano ngehwe muntu ,muntu akasazvichengetedza nekude ramangwana neranhasi racho apana ungambomuda saka zvinoonekwa sei ngekuchengetedze utano.

Ndau dzeshe dzinoita zvekutengesa magomboti angave echiyungu anaya. Tirikuti ngadzive dzinezveshe zvinotarisisrwa uyezve kuite tsvakurudzo kuti zviinyi zvingadiwa munharaunda dzadzirikutengeserwa uyezve zvinyi zvinonyanyo kurwisa antu kuitira kuti zviro zvakadaro zvisashaikwa

Ndau dzeshe dzinopota dzichiona nezvekutengeswa uyezve nekupa ruzivo rwakawanda kuvanhu maererano nezvehutano dzinofanira dziri ndau dzinobuda pachena maererano nezviro zvadzino tengesa pamwe chete neruzivo rwadzinogona kupa kuvanhu kuti vantu vabatsirike nguwa ichipo.

Andina chandinoona chakashata kuti ndau dzeshe dziiswe zvibhehlera, zvinoita kuti antu abatsirike, asi zve muzvibhelre mwedu mukashaya mitombo yakakwana yechiyungu toita zve antu amweni anozvizwisisa kuti imweni mitombo aingaoneki kuzvipatara zvikuru ombotsvakawo pawo paanobetseredza utano zvakanaka izvozvo.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezveutano dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzine chikwama chakati rebei. Chinoite kuti dzione kuti ntaraunda yadziri ngezviri zviro zviri kubaashota kana kuti ngezviri zvirwere zviri kukurumbira ,mishongayo yeshe yogara irimwo.

Pamweni pachona antu tinobaaparara tizingaziyi kuti hino zviro zvinorapa ,mitombo yacho tinoione kuri ngekuti nzvimbo dzachona dzinenge dzine zviro zvinoite kuti tirapwe dzinenge dziri pakahwara antu asiri kudzibudise pachena, kuti apa ndipo panotwe zvekurapa ndomunowanike yeshe mikomboti yechiyungu.

Mweshe mweshe munopote mweitengeswe mishonga yechiyungu munofane kupota mweinyorwe zvikwangwari kuitira kuti antu anobve kubanze aziye kuti umwo munotengeswe mishonga yechindau yeshe yeshe nezvese zvainongoshanda zvakafane kupote zveiiswe.

Ndau dzeshe dzinopota dzeitsvake kana kutengese mushonga yekuti antu arapwe dzinofanire kunge dziri ndau dzakati hlamburukei dzekuti antu anotenge mishonga ichiri munguwa yekuti irape ngekuti imweni mishonga inonga yazopera ukasha.

Ndau dzeshe dzinoita dzeitengesaa mitombo yechiuyu kana kuti yechindau, kana kuti ayani anopota eibetseredza maererano neruzivo mune zveutano, anofanire kupota einyase kuti bhuyire zvakazara kuti anowanikwe kuri uye ngeipi mitombo yaanotengesa kuti tibatsirikee.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekutengesa mitombo yechiyungu dzinofanire kunge dzine mwakanaka mwekudzi chengetera ngekuti miti mizhinji yandiona kana kuti makomboti echiyungu andinoona mazhinji acho anode kuchengeterwe munoti tondereii uye zvee mwakati chenei ngokuti haadi bukutu.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti nzvimbo dzeshe dzinoitwa nezvekurapa dzipote dzeisa zvikwangwari uyezve dzeiratidza kuti apa ndopangarapwa nzvimbo dzacho dzinorapwa dzopetendzeihlamburuka kuti vantu vapote veidongorera.

Zvibhedhleya zveshe, nemweshe-mweshe mungadai mweipuwe mitombo yekuti antu arapwe, munosise kupotawo mune zvikwangwani zvinobhuye kuti ndimo munorapwe antu ,uye ndomunoonekwe mitombo, kuitire kuti anhu amweni anobve kuretu anaya, apote eikasire kuone ruzivo maererano nekurapwa.

Mitombo yechirungu chendinoidira ngechekuti unombaziye kuti mutombo wandiri kutora uyu ndiri kumbatora wakaita mawandirei uyezve ndeizoshandisa wakaita muwandirei ndichaushandisa kwenguwa yakareba mureberei hino dzimweni idzi kumbatora teimvonyera atitombozi chiro chemvura yacho kuti yakaite muwandirei uye yeirapei

Ndau dzeshe dzinoita zvekutengesa mitombo yechindau kana kuti mitombo yechiyungu dzinofane kunge dziri ndau dzakahlamburuka sekuti ukadziningira dzinenge dzine utsanana hwemene uyezve dzine zvikwangwari zvinobhuye kuti apa ndopanotengeswe mitombo yakadaro.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekupota dzeibatsira ngekuti antu auye kotenga mishonga pazviri, uyezve dzeibatsira umweni mutombozve ungadai uriwejeko wekuti antu apote eipuwe rakazara maererano nenjere dzavo, zvinofane kunge zvine mwezvinonge zveichaye mapembera, ngekuita zvinyorwa.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekutengese makomboti echiyungu kana echindau dzipotewo zvakare dzechaye bembera kune antu achirikungobve kubara kuti anoite muchengeterei mhuri dzavo.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti antu anokone ngezvekutengese mitombo yepashi panapa anofanira kunge ari antu andonyase kuva neruzivo maererano nezvazvo uyezve antu anoshandamwo anofanira kunge ari antu aneruzivo maererano nezvekurapa kuti asazopa anhu makomboti echirungu asiriwo.

Mazuva anaya ngekuda kwekuti mitombo imweni yechiyungu yakupote yeitengeswe muzvibhedhleya zvakabudirira. Ino zvibhedhlera zveshe izvozvo zvinosise kupote zvine mishonga yeshe yekuti muntu veshe akasvika anoiona irimwo. Asazotambudzika ngemitombo kubeni amweni anoitengesa.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekutengesa mitombo yechiyungu neyechindau dzinofanire kunge dzirindau dzakahlamburuka dzekuti antu anozwa kuti shuwa apa paro apo tikapaenda koopatengere mishonga, mishonga yepo yakambaanaka ngekuda kwekuti ngezvepanotaridzika pakambaati tsvaa apana unoode kootenga.

Pamweni pachona tinofanira kugara teibhuira antu teichaya bembera maererano ekuchena kwemaoko uyezve nyara dzedu dzingangoita musukirwei uye dzinosukwa nguwa iri teida kurya chikafu kana teibva muchimbuzi zviro izvi zvinofana kuzikanwa.

Inini ndinoone kuti amweni antu aba afunda munyika muno nenyika dzakasiyana saka kuchaya bembera kweantu ewutano akuchanesi anofanire kupote eite kupe arree zviri zviro zvekuti antu anoerenga eizvifundire ariega achanetseki nekuti anhu uyai tisangane.

Bembera maererano nezveutano harina kushata, uyezve antu kugara eibhuyirwa ngezviri kuitika mazuwa anaya mumamiganga hapana chakashata. Kuti mazuwa anaya tine denda rakati, uyezve rinoonekwa ngemaonekere akati, uyezve kana razodai unoshandise zvakati, zviro zvakanaka izvozvo.

Ndinoone chiri chiro chakanaka kuti amweni antu anopota ofa kana kusangana ngeutano hwakashata ngekusaziva asi zvakanaka kuti vantu veutano vapotewo veimboindawo kunzvimbo dzakasiyana siyana veibhuyire antu maererano neutano hwawo. Zvingaa zviri zvepabonde zvinezvi, zvingaa zviri mararamiro nezvekurya.

Inin ndinowone zviri zviro zvakanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano nge eshe andu ari muzvibhedhleya zvakasiyana siyana apote eyichaya bembera kurutende revanhu kuitire kuti vandu vaziye kuti zviini zviri kuitika mundaraunda maererano neutano uye ngeapi matenda ari kunetsa uye angaitwe marapirwe eyi.

Antu ngatipote teide kuendawo panochaiwa mabembera panoite gungano antu paya kana tikazwa kuti ngezveutano. Chingoendepo, kana peide kudaswawo kadoodori kamare wodusawo kadoodori kamare wozwa ngekuti utano hwemuntu hunokoshe kudarika ndarama.

Bembera rakanaka kurichaya ngekuti amweni antu aana ruzivo rwakakwana rwacho maererano neutano saka chero akasangana nematambudziko makuru muutano aaoni eibuda mwaari ngekuti iwona acho aatozii kuti zvakanakirei uye zvashatirei kuva neutano hwakanaka.

Chiro chakabaakosha ichocho kuti antu anoona ngezveutano apote eichaya mabendera kumakweshe kweshe kwetakakomberedzwa kuitire kuti antu agare eiziya .Zvingaazvirwere zvarura mazuwa acho kana zvimweni zvirongwa zviri kugadzirwa kuti zvinge zveeiitwa .

Antu eshe anosise kupota eienda kuzvibhedhleya eipotao eitaurirwa matambudziko angapota eisangana navo. Angange ari arombo kana kuti akabudirira ane zviro zvavo asi zveshe izvozvo hazvipindi utano. Saka ngatiremekedze antu eshe eutano.

Mitombo yechirungu pandinoidira ndepekuti imweni yachona inoshanda nezvekushandisa zvachona zvakafanana nekuti imweni kuti ubaishandisa inobada ine majekiseni achona ekutora mushonga wacho mukaba mayo Eyezve nekuisa munyama memuntu.

Muntu weshe unosise kupota eiende koona chiremba, kuitire kuti amweni matenda arura, aakude kuti antu apote eirapwa, zviro zvimweni zvitize, ngekuti imweni mishonga atina kumakanyi kwedu. Makomboti amweni atimaziyi kuti angarapwa angarape zviro zvakaita muitirei, saka antu ngatiende koone zvibhedhleya zvakatikomberedza.

Antu arimurudo apana chakashata asi zvakadaro ngekuda kwekuti miyedzo yakawanda pashi pezuwa, anofanira kupota eitorwe ropa nekuona antu eutano eibhuirwa kuti angaita chimuitirei kuti arambe eidanana mune zvakanaka nemukuvimbana pamwepo nekusapanana utachiona hwenyika ineyi.

Antu anosise kupota eibhuyirwe zvakakosha maererano neutano hwavo. Chekutanga, kuti muntu unochengeta sei ana ako kana wabara. Ngatimboti wabara ana airi panguwa imwe kana wabarisirana, unoaite muchengeterei? Zvii zveunosise kuvapa?

Antu anosise kupota eimbobhiirwa ngenyaya dzinoitike pabonde kuitira kuti muntu ungazvichengetedza sei uye ungaitei kuti urarame makore akati wandei panyika ngekuti pane zvirwere zvaroya zvepabonde zvekuti antu akasangana asina kuzvichengetedza anopedzisira akurwara.

Muntu unofanire kupiwe ruziwo rwakakwana maererano zvisinei nezera rake maererano nezveutano kuti kana muntu einge abara watokura ngaachibhuirwa kuti ochengeta sei mwana wake ngekuti amweni antu anozobara ari ana adodori asine pfungwa dzati hlamburuke.

Antu eshe ane mimba anosise kupota eiende kuzvibhedhleya zvakakomberedza. Eipuve rakazara maererano nekuti angararama sei nemimba dzavo. Pamwezve neamweni mumantaraunda nearume avo zvakasangana pamwepo kuitira kuti ana ari mundani asakuvara.

Chiro chakanaka ichocho kuti antu anopota eichaya bembera maererano nezvirwere zvepanonde nematambudziko nehutachiwana hunopota hweionekwa pabonde. Ngekuti ndicho chimweni chiro chapedza muzera weshe we chidodori. Ngekuti amweni acho anodakarira kuenda pabonde asina kuzvidziirira.

Isusu pamweni pachona pane zviro zvinotipe simba kana teite zvemijaho nemitambo yakasiyana siyana tinofanire kuziya zviro zvakadarozvo kuti imweni michero yedu yechindau imweni ngeyechiyungu asi tinofanire kuziye dzeshe kuti tibatsirike.

Mvura chiro chinoita ingatei hachina maturo kana hachina basa zvichakanaka, asi kana kuti ukatange kuzorwara kana ngemusoro wemene woende kuchipatara weifunga kuti idenda guru, wozi dzokera unomwe mvura. Ndoopaunoona kuti heyi, shuwa ndinonyenyeredze zviro zvakakosha.

Inini chendinoona chiro chakabaanaka ngechekuti, muntu eikure kubvepashi, zviro zveshe izvi zvakaite saanamagomboti, midzi nezvimweni-mweni zvinoryiwa zvechindau, zvakakosha kuti tigare teizvirya nguwa ngenguwa, ngekuti ndizvo zvinoite kuti hutano hwedu hwurambe hwakagwinya.

Andu eshe anopota eyitee zvemitambo kungava kurarama ngemutambo kana kuti anozvidakarira anofanira zvee kupota eyiziyaa kuti tinorapwa pari kana teinge tasangana nematambudziko

Chiro chakanaka kuti antu adzidzire kupota eirye zviro zvinoape simba rakawanda, zvinoenderana nemabasa aanoita. Ngekuti amweni acho anoite mabasa ayani ekurumba kana ekutamba bhora anode kuti muntu mwiri wake unge wakanyanye kusimba eiite zviro zvakadaro saka unofane kuziyawo zviro zveku...

Ana eshe achiri adodori anosise kupota eichairwe bembera kuti anhu angaite muitireyi kuti ana ade kutamba mitambo yawo yeshe yatingafunga kungaa kurumba kuno, kungaa kutambe bhora ,kungaa kupote eisimudze zviro zvinoite kuti mhasuru dzawo dzigwinye ,zveshe zvinoite kuti utano hwavo ....

Antu eshe anoita nezvekugwijima anoita nezve kutomuka anoita nezvekutambe mabhora anofana kupota eiziva kuti akakuwara ngekuri kwanondorapwa ngekuti amweni akapedzisira azvirema asingachakoni kuzviraramira.

Antu tinofane kupote teizvida, ndeiti teizvida zviyani tinofane kupota teiziye mwiri yedu uye kuti toitasei kuti mwiri yedu irambe iri yakagwinya zviro izvi tinozozviona ngemaitiro nemubatiro watinoita mwiri wedu. Muntu weimuka imwawo zvimvura zvinodziya kuitire ndau dzemundani dzinedzi zvanesa wopota weimhanya kuitire kuti urumbe rumbe zvirambe zvakagwinya zveshe zveshe.

Hapana chakashata kuti mabandiko eshe anoona nezveutano apote eichaye bembera kuti kusiri kudywe midzi yechindau, uyezve kutore makomboti echiyungu ngezvimwe zvingaite kuti utano hwemunhu urambe hwakahlamburuka, oratidza kuti zviriko zvakawanda zvetinenge teiona, zvekuti tingadai zviri zvekujahaa kana zvisiri asi zveshe zvakakoshaa.

Tinofane kupota teichemerawo kuti tionewo budiriro munyaya dzezveutano hwedu ngekuti zvimweni zvibhedhlera zvabaabudirira, muntu wakukone kuvhenekwa nyama yako, kutsvakwa kese, kese kangadai keinesa.

Mazuva anaya chandaakuda ndechekuti utano hwemuntu hauchangoonekwi mukrye mitombo yechiyungu kana kurye mitombo yechindau. Asi zvimweni zvachona zvaakude kuti muntu apotewo eizvigwinyisa ari ega. Kungaa kurumba kuno uko kutomuka-tomuka zviro zvinongoite kuti nyama yake inge yakangwizira.

Chendinodire mitombo yechiyungu pamweni pachona, pamwenizve nemichini inoshandiswe kushandise mitombo ineyi, ngechekuti inobaavheneke zviro zvisingaoneki ngemadziso emunhu kana kuti ndxondo dzemunhu kuzvifunga. Ndiyani waibaaziye kuti pane michini inobaavheneke ndani yemunthu?

Inini apana chiro chendinoona chakashata kuti antu apote eiwedzera ruziwo rwawo maererano nekubhuyirana kwawo kuhambiswe kwemashoko kubve pane imweni ndau kuenda pane imweni ndau maererano neutano ngekuti antu anofane kupote eionesana zviro zviri kunesa matambudziko aari kusangana nawo uye nemakundire aari kuaita mune zvimwe zvibhedhleya.

Antu eshe anoona ngezveutano anofanire kunge aiziya kuti mweshe mweshe mwunoonekwa ngezveutano munofanira kunge mune zviro zvekushandisa kunge ndizvo , kubva pane umweni muntu kuenda pane umweni muntu mungaa muzvibhedhlera mwedu kana muzvibhedhlerawo zvimweni asi zvingori zvebandiko rimwe.

Ngekuda kwekuti nyika yedu iri kuramba yeibudirira iri kuramba yeienda mberi zvakabanaka izvozvo kuitira kuti tipotewo teipinda muzvitoro zvezvimanje manje zvekupotawo teishandisa tambo dzekuti vantu varapwe uyezve teibguirana pachedubmukuraowa patinenge teitwa.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti mweshe mweshe munoonekwa ngezveutano papotewo pane nzira dzaanoshandisa kubhuya ndidzo dzisingarhyi Mari yakawanda asi dzinoita kuti azwanane dzakafanana nekushandisa zvitambo zviyani zvinoite kuti anthu akagara panzvimbo padodori azwanane ngekukasira.

Mitombo yechindau pendinoidira ngepekuti imweni yachona inobarapa zvemene, zvakafanana nana gavakava asi pamweni pachonazve inenge yeiita semaruwa pamhatso saka inoshande zviro zvakawanda uyezve unoone muchengetedzere weunoiita.

Mazuwa anaya makwenzi aachadi kumbomarekera eitemwa ngeanthu, ngekuti anenge eitotiparadzira upenyu. Achazopedzisira otema makwenzi eshe eshe ngekuti anenge asingazii, anenge achingoti mashango izvo upenyu hwedu hunenge hweitogurirwa panjira.

Chendinodire makomboti inini amwe achona anonga makwasha, uyezve anogara panzvimbo dzakachengetedzeka. Uchimaona kudai haungambo mafungiri asi voenda votsenga uone kamwe nekupora ndozvandinoadira. Nekuti amweni anopota einyenyeredza eifunga kuti ane mabvuri apa ndizvo zviro zvinotoporesa zvakachengeta madzitateguru edu.

Haasi makomboti makuru ega anorapa, asi kutoriwo neamweni, dzisitombori mimbiti mashango emene, ekutoti antu eitosakura mumunda, anotoatema eyitorasha asi asingazii kuti ari kurashe makomboti akakosha.

Chendinodire makomboti chiro chimwe, ngechekuti amweni makomboti anombadakarire ivhu rakasiyana siyana ombazvimerera ega. Asi kana oshande basa rawo remene mene unombaone ah rinodhura gomboti rineiri uyezve neparanga rakamera nekusabatikirwa kwaranga roita, hazvimba pindirani.

Chendinodira hangu mishonga yechibhoi aiba dhuri kuri kuishandisa, aiba dhuri kuri kuitenga, unobaashandisa pachena pazviro zvawagara weibaaziya uye ruzivo rwekuriona kwacho arwuti dhurei zvasiyana nemitombo yechingezi imweni .

Makomboti eshe anofana kupota eibasimwa neantu azvinei kuti uri mudhorobha wanawo kamweni tikangati kaiyini katsvimbo kadodori keunopota weichengetera makomboti ako kuitira kuti usanyanya kurwadziwa zvakanyanya kana wasangana nematambudziko.

Apana chakashata kuti antu timbopotawo teitsvaka anoziya ombotibhuira maererano nemushandisirwo emakomboti rimwe ngarimwe kuti ngaaru etinosanganisa ngaari ane simba rekuti tinomashandisa akadaro uyezve ngaari makombiti ekuti anofana kupota eiiswe mudhuze.

Mitombo yechintau chandinoidira ndechekuti imweni yacho inonyenyeredzwa asi ukazoende kunotarise zveinobabatsire muvantu zvikurusa saka ndirikuti ngatiichengetedze chero pataiwonawo tisangohwasha teiti mashango.

Che ndino dire makomboti amweni makomboti achona kumatora kumbai maise pa muzi muzi unombai jeka kuti ngwee ngekuti amweni acho anenge ari maruva saka chiro chakanaka ichocho kutore makomboti tii aise padhuze kuitire kuti ashande mishando yakawanda pa nguva imwe.

Ndiani wakati antu mazuwa anaya vasasarya mitombo. Chii chirubaitika. Ndirikuona kuti mizera mizhinji yombamanyire kuchiyungu uyezve yeikangwanwe kuti matateguru edu akambaite makore akawanda ngenyaya yekurye mitombo nekuzvioonzere mitombo imweni yechindau asi mazuwa anaya hapana uchaida chinyi chaicho.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti anthu topota teimbonyatsa kumbochairana bembera maererano nekushandisa magomboti edu echindau. Pamweni pachona atingamanikidzi anthu, asi tinopotawo teiabhuire kunaka kwakaite kuti munhu pavanenge eirye chikafu pega- pega asanganisewo nemudzi wegomboti.

Muntu kone kuziya zviro zveunoshandisa zuva ngezuva ngatimboti pamweni ganda rako ririkuramba reibuda mapundu, kana kuti harusi kunyanya kumenyeka pane zvaunoda kuti riite. Potavo uitsvake makomboti echiyungu ekushandisa kuponzera, kumwa pamwepo nekuita zvakasiyana-siyana kuti ganda ridzoke panzvimbo.

Chendinobaadire mishonga yechindau, inombaati kuti muntu aziye kuti shuwa chintu chirikundirapa chinechi chakabve pamutombo uyu, uyezve wakukonazve kuramba eiuchengetedza ngekuti unenge uchiona kubetsera kwawo.

Chandinodire makomboti anawa echindau chiro chimwe ndechekuti kuti aashandi basa rimwe .Kazhinji kacho ,anobashanda mabasa akati wandei .Amweni anenge ,ari maruva uyezve, einakisa pamhatso .Ukazotarisazve ,ndiwozve makomboti atoshandisa kuti hutano hwedu hurambe hwakanaka.

Mishonga yechindau yakabanaka ngatimboti imweni inouya iri muchero tinobaziya kuti michero weirya unenge weizvirapa asi antu atizvizivi anweni acho tinomhanyira kuzvirungu asi tisingazivi kuti imweni mitombo inongouya pazviro zvaunorya zvechindau.

Mitombo yechindau ikaziikanwa ngeantu vakawanda nemabandiko anowona ngezvehutano, hatiiti dambudziko rekurapa anhu uyezve ,hapana chirwere chatingati hatirapi, asi kuti pamweni pacho tinoite nungo yekuitesvakurudzo.

Makomboti chendinoadira amweni acho, ngeekuti unombaabvunze kuakuruyo, kuti mwaimboite muzvishandisirei? Amweni okuudza kuti taisanganise gomboti, rakati nerakati, nerakati, nerakati, zveizorapa chirwere chakati, uyezve vanoperawo vaisa zvezvakashatira kuti, ichi chakashata chakati chiro chichi.

Chendinodire inini makomboti nemiti yechindau inogadzire zviro zvekuti unombaziya kuti zviro zvinoizvi zvendirikushandisa zvakabve pamuti vakati, uyezve muti vacho unenge veiuona haurwadzivi ndizvo nekuti chero zvikaramba unobaziya kuti zvaramba, asi ndazvione kuzvabva.

Inini ndinoti chiro chakabanaka kushandise makomboti echindau. Ngekuti unombe ziye kuti gomboti iri rabve pakati zvikarambazve unombozama kuisa rakati shomanikei kana rakati vandikei. Pasina mare yakawanda inenga yabuda pamuntu.

Chendinobaa dire makomboti inini, chiro chimwe, kuti imweni mitombo yetino shandisa, ayisi mitombo yekuti yatombo torwe zviro zvakabaa kura, ndoti imweni unoona iri mitombo yabaa sanganiswe hanyanisi pamwepo nendimu. Asi zvirozvo izvozvo zvinobaa shanda mukati mweupenyu hwedu. Kumbaari kuvhura mweya yedu yemukati, kuti tifeme zvakanaka.

Makomboti chiro chekuti achifani kutambiswa. Ndinoona hangu mazuwa anaya ndau dzimweni dzaakupera kupuwa antu makomboti eihwahla eipishwa eitambiswa. Asi antu ona awawo kana azoremerwazve ngeutano anopota akuzi chidzokerai mutsvake makomboti ayani mushandise. Anoona kuti ndiwo antu aya anenge akazvitambisa . Panekuti dai akachegetedza makomboti zvakanaka muhupenyu.

Mitombo yeChiNdau kana kuti makomboti akabanaka mumizi mwedu ngekuti amweni imweni mitombo anenge ari maruva, weiriona apa ukaritora ukambarisima rinonakisa musha zvekumbadaro, Asi kana reinge razopedza kunakise kanyi unoonazve riri gomboti rinoshande kurape muntu.

Inini chendinodire makomboti ndechekuti haurai mazhinji achona, uyezve amweni acho unokone kutorye makomboti veigadzire ganda wega usingatoziyi kuti ndiri kutogadzire ganda. Asi ukafarire zvimichero zvechindau unozviona zvakuita.

Vantu woye pane mitombo nemagomboti etinofano kutomboita ekusima, kuchaya bembera ,kwakuti muntu weshe tsvakavo mairi , matatu pamhatso pako haadhuri akafanana negavakava, ziroroo rinobaaarapa zvirwere zvakawanda, zvingava zveumbatso zvino izvi zvingava zvemishana, zvingaaa zveshe nendani nendani, ngatitsvakei zvinhu zvakadayo zvigare nazvo.

Makombotu nemitombo yeshe yechindau inini ndinombaona iri mutombo yakanaka kuti antu ambopotawo eiiunganidza yeshe eibhuira antu kuti umwe naumwe inorapei kuitira kuti antu asagara utaro hwawo hweifa akakomberedzwa ngemishomba.

Mazuvana anaya nekuda kwekuti chindau chirikuramba cheitepenyuka uye zve antu takutanga kudzokera kumarudzi edu zvakutibetsera kuti tirambe teishandisa makomboti edu uye teiwona kukosha kwawo atichangomarashi peshe peshe asi takumachengetedza.

Muntu potawo weiziya kuti bvudzi rako pane perinode kutiitira iwewe weisuka, weidini asi pane perinozoda kupotewo weiponzere zviro zvimweni zvechiyungu zvinoita kuti rinyemukire nekuonekera.

Antuwe ngatiite teiziye kuti zvimweni zviro zvetinosisa zvakafanana nana uchi zviro zvinogadzirwa kubva kumakomboti ngenyuchi ehe asi zvine mishonga yakawanda yezvinoise munyama mwedu.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka chekuti munthu umwe ngaumwe ngaambopotao eisime nzinde nemiti yemazuwanaya yekuti yaanoziya kuti uyu muti uyu unorapa kuitire kuti zvikatsinza zviyana optao eibvita bvita eizviryira kuita kuti utano hwakeo hurambe hwakahlamburuka.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti vantu Vakachaira bembera kuti muntu umwe naumwe kachikwasha kake. Kanombochengeta makomboti nembiti dzanoziva kuti dziborwiwa nekuti mbiti dzichengeteka.

mitombo yedu yechindau iyi imimi hangu ndinoti zvakanaka kuti muntu pamhatso pake agarevo neimwe kana mviri kana mitatu yaanengemba shandisa. Kunenge kuri kurya iri michero yachona kuti upote veimwa iri midzi zvinoita kuti utano hwake hurambe hakahlamburuka.

Chendinodire inini mitombo yechindau, makomboti, pamweni pachona antu atitoziyi zvaanoshanda, tinombayevedzwa ngezvaanenge eyiita mundaraunda mwedu, ngekuti amweni achona ane nguwa dzenombayite maruwa anombayijeka, zvokuti ndaraunda inoyewedza, inonakidza kungomatarisa usingatoziyizve kutiutombo.

Inini ndinoone zviri zviro zvakanaka kuti antu apote eishandise makomboti. Kushandise zviro zvekubika mumbatso mwawo, kupotawo eimwa pamweni pachona kuitire kuti mundu akure aneutano hwakangwizira.

Apana chakashata, kuti munthu abaaziya makomboti akawanda anorapa, izvi zvinoite kuti munthu njere dzake dzinge dzakati bengenukeyi, kana akarwara, pamweni pachona aendi kuchibhedhleya, unongotora makomboti anaa ozvimwira kana kuzviryira, zvotohamba zvakanaka muutano hwake.

Antu ngatipote tichide kushandisa mishonga yakati komberedza, uyezve anoiziya anofane kupote aibhuiravo asingaiziyi kuti mitombo unouyu unoita mushandirei, uye muntu ungamboite mushandisirei unoita kuti urape zvimweni zvirwere zvakasiyana nezvatajaira.

Mazuva anaya chiro chakabanaka kuti antu tibve pashi teirye makomboti, uyezve titore makomboti edu nekuti amweni achona anobajekese pambatso. Veiriona kudai igomboti asi rinombaita kuti pambatso pachene nekuti rinenge riri ruva rakaba naka maningi.

Ini ndinoti antu ngatipote teichengetedza mumbuti nemakomboti edu emuntaraunda ngekuti pamweni pachona atizorina ntaka yetinosiira amweni achauya teivabhuirawo amweni makomboti aimbotirapa kumashure kana isusu tikatadza kuachengetedza.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti muntu aafanire kutanga kunzwa kuda kudakarira makomboti ngekuti wamumatambudziko asi unofanire kupota eitomarya kuti zvirwere zvisamujairira ari munhu uya uya wakambagwinya kumuningira.

Antu taku shaisha paro pamwe takude kunyepere kuite utsanana apa tei paradze utano hwedu tiri kuparadza mashango anoti rapa teiti tiri kuda kuti ndaraunda ichine apa pamweni pacho tiri kuto uraya hangari.

Mitombo yechindau nemakomboti eshe, inini ndinombaaona zviri zviro zvakanaka kuti zvipote zveichengetedzwa. Zvinga chengetedzwa muchengetedze rwoi, amweni makwenzi anopota eitsva ngemwoto. Antu ngaadzime mwoto. Amweni anopota eiryiwa ngezvipuka zvemushango, ngaa chengetedzwe kuitire kuti makwenzi edu tirambe tiinawo, nhaka irambe yeienderera mberi.

Makamboti chatino adira chiro chimwe aanesi kuchengeta asi he eibai rapa zvemene ngekuti amweni acho anofana kupota eirape zvirwere zvino darike zviviri kana zvitatu asi riri gomboti rimwe ndo chandino dira makomboti e chindau apazve asinga tori nguva ku rarama kwavo.

Makomboti echindau, akanaka, asiwo anofanire kupotewo kuti adligwe mukuziya, ngekuti ukasadla mukuziya unopose wodlye awandisa ngekuda kwekuti unonga warwadziwa kana kupote wodla mashoma anozopedzisira eyite kunga achashandi.

Chendinodire gomboti ngechekuti rarapa rarapa uyezve rinokona kurape muntu kubva achiri mudodori veitomutenda zvekuti zvirwere zveiuya zvinenge zveitoona munhu akarapika kudhara ozoshaya kuti hinda muntu uyu ane utano usingambofi.

Muntu ziye makomboti, hazvitengwi zviro zvinezvi dande-mutande rabaazara, mazuvano zvivhitivhiti zvaayo, nezvokutsvakise zvaayo. Endawo padande-mutande meimbotsvake makomboti echindau, ngeari etingashandisa kuitie kuti utano hwedu hunge hwakati hlamburukei.

Pane imweni mitombo yechindau yekuti antu haafanire kutomboise kuretu inofanira kunge iriyo, yekuti muntu inenge iri muzvimaruva muyani meshe meshe kuitira kuti antu aishandise nguva nenguva nekuti yakakosha yakafanana negava kava.

Tinofanire kupota teiziya tsika dzedu nemagarire edu kuti muntu eikura ngaakurewo eirya tsangu nezviro zvimweni ingaa midzi kana mashizha emuti inorapa uyezve inoite kuti misana yemuntu igare yakagwinya kuti kana akura asazotambudzika.

Inini chendinodire magomboti ndechekuti pamweni pachona anonyenyeredzwa ngeantu asi ari goridhe ngekuti peunosiye komboti unenge weitosiye mutombo wakakosha kiti ushandiswe ngeantu. Uyezve haubaadhuri, kumbaangotora mutombo waunofunga, ndewaunobaatora kuti watore makwati, watore nzinde. Pamweni pacho watore maruva, warya, watorarama.

Ndeiringirawo hangu inini neupenyu watinorarama mazuva anaya, pakufane kupote peichayiwa bembera kuti antu ngaapote eirima makomboti kuma mbatso awo ngekuti amweni acho maruva amweni achona anotidzingire nyoka nezvikara zvinouraya asi zvee eitirapa.

Amweni makomboti akabaa kosha asi zvakanaka kuti mabandiko anoona ngezveutano apote eimbochaye bembera eimbotorawo nyanzvi dzeimbounganidzawo makomboti akadai ngaaya dzeimbomaida pachena teimboonawo kuti tingamachengetedza sei ngekuti amweni acho atizokoni kumachengetedza nyangwe teimada.

Muntu veshe inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti apotevo eirye makomboti panapa neapo. Eya amweni achona anopota eivava, asi ngatimboshingirira ngekuti utano hwedu hwakakosha, uyezve ndisu tinoona ngezveutano hwedu tikahuuraya tatouraya kunyangwe ramangwani redu.

CheNdinodire mutombo yechindau kuti pamweni pachona mutombo kuti pamweni pachona mutombo asi pamweni pachona atori maruwa uyezve aidhuri kuona nekuichengetedza amweni achona kutoitarisa anengembori mashango asi akakosha kumashandisa.

Makomboti chendinoadira ngechekuti pamweni pachona ukaasanganisa veiziye kuti chipimo nechipimo chavo. Anorape zvirwere zvinokone kudarika zvitatu.

Inini ndaiti kana dei zviri zvaita nyika neeshe mabandiko anoona ngezveutano aimbochayawo bembera tomboona kuti tingachengetedza sei makomboti edu dzingaa miti midodori, ringaa shango reshe rinorapa tomboriunganidza tombotsvake nzvimbo yetinoriisa yekuti muntu weshe unokone korionere iyoyo.

Antu anopota eione ngezvemutombo yechindau inoiyi kana kuti makomboti. Antu akakosha anode kubatisisa pamweni pachona mizera imweni tinofanakopotavo teimboona kuti anombozviita miitirei. Kuitira kuti zvigare zviri mundaka yedu kuti antu tinorye makomboti echindau.

Mitombo yechindau pendinoidira paro pamwe, ngepekuti ukagare waziye kuti muti uyu unombaarape mundani, autambudziki, ndoweunonga wotoshandisa. Ukakurambazve ,wotsvake umweni, woshandisa. Hauna mare yakawanda yeunobaabude kuri kuhambe, kuhambire miti, ngekuti inonga yakakukomberedza peshe peunonga uri.